oldi be yeri, ha ɗer leda oldini ɗum rewɓe do naftira hedi faune, wobɓe worɓe fere wata oldi amma ɓurna dum worɓe ɗo fu oldi ɗi ɗi ɗo habbe ha daɗe tan famarɗum, dum roɓe do wata manga ha gam jimbita do berɗe mabɓe yeri be nanta oldi rewɓe do naftira gam hewtugo bornugal.

Tingere, geraden tefega tu matur enanta salat, ɗum taskitama, wo’inama ɗo jodi ha nder plade danewa. Pilet bo salat hunde on dum biddo adama nyamata naftira be majum mari boɗe ha bi adamaju non bo gam hako keccun ɗo mari bote.

Ɓikkon leɗɗe apple, Apple ni ɗum ɓe wiete tufa’i ɗeɓngal arabre ɗuɗɓe ɗo naftira apple ha lesɗe fere, ɗum mari saman ɗum mari bote ha ɓandu, ɓi adamajo ɓikkon leɗɗe apple ɗo feri ndiri ha nondne maji goɗɗum ɗo boɗejum boɗejum goɗɗum bo na boɗejum, non bo wodi mauɗi wodi pamari.

Do ɗum laɓi on ha nder ɓaki maki ɗo mari kode guda ɗiɗi ngam paune ko beddata faunugo ɓaki maki non bo laɓi ki kiɗo nder ɓaki maki alama jungo goɗɗo ɗo jogi ki.

Ɗo yeri hon on fere-fere ha nder ledamaji kesi. ha yari ɗum hunde on e'roɓe naftirta wato watata ha noppi maɓɓe ngam faune.

Dankali nasara ɗon ha nder kondoji enanta tasaje yardugo ɗum roba ɓe kondoji godɗi ɗi Shoggu fu ha Sera man ɗon wodi lemu kanjumfu ɗo joɗi be Kankana ɗo je Shoggu.

Yonde saare ɗo mabbiti, mahol saare man mahol blok, nden bo wadagmka plasta ha fila, sera sare man jogi dammugal man wodi ha ngocciti ha sera, sare ni dole maran dammugal ngam nastugo ko wurtugo.

Ɗo jamga ɗum ɓe roɓɓe naftirta gam lottugo ko’e maɓɓe ha burna pat ɗo heɓe ha salum je lotugo ko’e roɓɓe ha wallititta gam lotina ɓe hore dembo lora fufa hore man yora gam sewna gasa man ko nandi bannin.

Hore ɓiɗdo debbo emo mori morɗiɗin mari dezign fere fere ha mo mori les ga’en dou nofuru mako mori jimbiti les, ɗum hosi daga tinde mako bo ɗum mori yotti timmiti naka, morɗiɗin ɗi fuɗi ha hore mako ɗi wari ɗi dari ha lawol les gasa mai ɗo sufi sankiti. Bo oɗo wati yeri guda tati ha nofuru mako.

Opuna hunde jamdi dumbe naftirta ha mabbutuggo lemuji koloba ,bana kok panta sprite dum koloba e naftirta be opunaji do ngam mabbita dum jaram dum goddo yarata opunaji dindi bodi mari nonne fere-fere wakkere jude nano bodeji e wakkere jude nyamu wato buluji.

Himɓɓe tato e modari ɓe hosi hoto non mo chakajo wati juɗe mako ɗiɗi fu nder jiɓa mo jungo nyamo bo e mo jogi lenguru ha ju&e mako mo jungo nano kanko bo jungo mako gotel babaru man ha nder jiɓa kare mako ɗon bana leddi leddi.

Babal silugo paɗe be drowa ha ɗon ndenbo boro danejum ɗo joɗi ha dow pade nɗen ɗe ɗon fere-fere woɗi ɗum vi'ata hil shu wato teppere ceuɗum juɗɗum godɗum bo nanon non ndenbo nda paɗe ɗiɗi ɗo joɗi ha sera.

Yonde saare, ha mahol sare nde ɗo mari get. Get man yarɓa-yarɓa, nden bo nonde get mai milikolo, non sare man fu. Fahinta ha dammugal sare man ha sera woodi leggal, bo waɗi ɗaudi, Dou mahol man ɗo mari jamdi.

Koromje do tari nonɗe maje fere-fere goɗɗum fere do diyam dalamdalam ,goɗɗumol fere bo do dan labi goɗɗum jonde goɗɗo go, goɗɗum bo jode himɓe ɗiɗo goɗɗum jode himɓe tato, koromje den ɗiɗo tari fere fere da dar duma benanta tebural glas haton.

Paalo ko babal joonde, ɗum wo’inaama woodi cilim pii'opi, nden bo ɓanndu bonngooru ndun, woodi dizayin goɗɗum fere-fere, bo nonne maaji fere-fere.

Koromje ɗonne fere-fere, joɗorɗe maje fere fere wodi joɗorɗe goɗɗo go joɗorɗe himbe ɗiɗo joɗorɗe himbe tato koromje & ɗen kala gote fu be pilomudum nden bo ɗoo babal kafinta, babal wo’ino ɓe, dammugal chagu man do mabbiti, ha tsera da himbe ɗo dari, himɓe tato ha les danki.

Oldi be yeri be halagare, hunde ɗum faune je faki roɓe debbo to mo yiwi fauni to watai yari to faune mai timmitinai ɗoni hotowol oldi be yari be nanta halagare, ɗo holli alama ɗum je soggu, nonne majum bo ɗum goldin kolo.

Nda derke`en ɗo waɗa irin fijirde ɗum ko woowa wiyeteeɗum lannga, fijirde lannga fijirde on ɗum ɓurna derke`en pat waɗi haa ɓaawo, haa a yi`ata derke´en hawti mofti ɗo waɗa ngam feesugo, e nanta weltinngo ngeendam maɓɓe.

Kuusel lidɗi waɗama ferfesu e ndiyammun ha nder pilet. Lidɗini hunde ɗum marɗum saaman no nedɗo woni pat ,chatdum be viya li’ingudumari billaji ha jamu mako sai ni ha der ɓiɓɓe adama woɓe fere yakkata liddi.

Toggoorel ɓiɗɗo debbo ɗum ash kolo, be nanta koode -koode ɗo toɓɓi toɓɓe ɓaleejum haa ɓanndu toggoore man. Toggoore ni koo limse nii ɗo mari saman haa ɓii aadamaajo, ngam naftira suurungal.

Jungo goɗɗo, jungo nano ɓeɗo jogi deftere fere boɗere, deftere nde ɗo inde jon si maxwel de tiri sisti lida, kanjum deftere nde wodi ko nde sawi ko lareni lamar ko hunde fere ngam andal.

Ɗo defte on fere fere ɗo joɗi ɗo sili jeri. Defte hunde on marɗum nafu ha ɓi adamajo. Nden bo babal resu go defte hunde, on ɗum mari bote, ngam resugo tefte nɗen taɗe wonna ko hunde fere heɓaɗe.

Alluha andinore vi'eite sainbot ɓe dari ha sera lawol wodi leggal ha sera mai. Alluha ka nika ɗo windi be Silver Spoon Restaurants and Catering Services. babal sorugo nyamdu e nanta hotoji irin nyamdu goɗɗi ɗi ɓe sorata haton. Himɓe bo to sala ha sera ɗo doggina lamar maɓɓe.

Kuɗi lagutuki noppi ɗum wi'ata kotin but e ɗemgal turankore. Kuɗi ɗi ɗiɗo naftire haa lagutugo noppi, haa ittugo dotti ko goɗɗum fere. Woɓɓe ɗo naftira haa lagutugo kine, haa ittugo ndamba ko hunde fere.

Suɗu ɗo mahi be loope. Ɗenbo ɗo huri be kitii, ko bo gene. cuɗiɗi ni burnafu ɗo heba ha kauye. Ɗenbo dammugal sudu man ɗo mabbi. Burnafu ɗo heɓa ha kauye. Ɗenbo wala ko yalima be hala gulɗum ko nange.

Liman jo ɗo dari dow membari waɗa kudba nyalomare jummɓare. Mometi meta lewol moɓorni kare daneje, wodi daroɗɗo gite ha gite mako, non bo o mo jogi ɗereji ɗum o larata o janga kudba man. Agogo haa jungo nano mako, nda laspika be e'si hado mahol habawo mako.

Sondu wi'e tondu aku. Aku sondu on ɗum wora ɓe himɓe, non bo wobbe fere ɗo soda aku ko nanga aku ngam dura ha ekitinta ɗum wolde wakkatikgo aku ɗo ittina biɗɗo adamajo gewdum ha yautugo, ko wolde, ko nandi banni.

Ɗo micropon ɗum ɓurna ci’e chakol habaruji fu naftirta bana chi’e chakol habaruji rediyo wakkati fere to wodi lamar ko moftorde ko ɓangal ko hunde fere to ɓe waɗan, ɓe ɗo naftirta be micropon ngam yottungo sautu ha handi yotte.

Ɓiɗɗo debbo, e mo jooɗi, haa mo boorni kare ɗum ɓe wi'etee yelo haa nonne majum, kare juɗɗe, nden bo mo moori moorɗi, mo ɓeddii gaasa, mo seeki caka hoore maajum, morɗi ɗin yumbiti yeso mako dow balbe maako hedi wakkere nyaamo.

Debbo fere mo dilla do lawol, mo ɗo borni kare daneje haidi nder ndembo mo yowi bodeje bo ato jurgol ha les, mo ɗo sala woɓɓe fere ha yeso mako debbo fere mo joɗi, goɗɗo dilla ha do lawol buwangal mango.

Tuutawol ko leppol les lesdi woori nder lesɗe duniyaaru ɗum minmari. Ha douman woodi nonnee ko kaala boɗejum ɗo waafi, chakaman yeelo benanta koode. Ɗon ɓalejum ha chaka yeloman ha lesman samsambo woodi nonne giriin.

Do koromje on koromje bo do mari saman ha gedam bi adamajo ,koromje nonne fere woɓɓe fere do naftira koromje gam wo’ina palo ko sudu be viyata siturum, gam voda wobbe fere bo do naftira korowal gam nanugi beldum gedam.

Nda goɗɗo ɗo dari ɗo borni kare daneje ɗum be wiete saro ko jompa daneje, ndnbo ndade ta’ama, ha sera tow nda mahol be nanta leɗɗe, ha sera kannko bo oɗo ha les leggal be daudi.

Deftere jangugo, Kala deftere fu be ko nde Sawi. Deftere nde ndeɗo mari hotoji Koromje ɗiɗi. ha Pabawal mare ndeɗo windi nde Otomatik miliyoniya. Nde David batch windi.

Radiyo asi homtiata, frich, kare kutinir ɗe naftrde e hite lantarki fere-fere ɗo joɗi goɗɗum fere ɓalejin goɗɗum fere bo ash kolo e turan kore ndiyam nɗodi nɗodi ha hunduko shago alama banaɗum kare shoggu.

Tasaje kulaji di jamanu dido sili jeri guda nai, dada be bingel dada be bingel dada be bingel ko manga e tokkie toki e tokki ha dukki famaru non none didi danejum be nanta paune nonne blu gote bo ash kolo be nanta mili kolo be luttudi tasaje goddi hales.

Ɗo ɗum Ɓoosaaru, Fulɓe feere viyata Kuteeru, woɓɓe feere viya Rawaandu, Ɓoosaaru ndu ndu waali nda ɓikkon maaru wari ɗon musina, Ɓoosaaru ɗo mari saman haa bi'aadamaajo heedi wakkere naftirte ngam durngol, woɓɓe dura bee maajum, woɓɓe boo ɗo resa ɗum haa saare ngam aynina ɓe saare

Injiniya en ko makaniki en ɗo ɓamta inji mota ngam mo’ungo ɓe fali jamɗe ha dow haɓe mabbiti bonet mota man ngam fooɗugo wurtina. Juɗe himɓe ɗiɗo haɗo sa'e wurtungo inji mota man.

Fanka hunde on ɗum hokkata hendu ɓokkina ɓi’adamajo hendu, ɗo naftira bo be hitte lantarki fanka goɗɗo fere ɗo ɓili ha dou silling, goɗɗo fere bo ɗo dari ɗum ɓe wiyata standin fan, ɗen bo ɗo mari bileji bileji tati ngam ɓokka hendu, goɗɗum fere bo ɗo mari ko ɓuri bannin fanka mai ma nonne fere-fere, inde fere-fere, nda janareto ha sera.

Woma ɗum hunde naftirta ha wulnugo hunde konanta foinituggo hunde, ɗum ɗo naftire ha yite lantarkie to wati maɓɓa be glas der ha hokka ɗum kerol doggudu ɗum e beɗɗugo doggudu ko ustugo nder wakkati ɗum marɗa ha je hunde mai foinita ko wula.

Junngo ɓiɗɗo debbo mo fawni mo diidi lalle haa junngo maako. Haa kooli man ɗo ɓalwi non boo hoondu maako nyaamo ɗum caka ɗo'o ɗo mari halagaare, non junngo man ɗo mari jawe.

Ɗo ɗum dukuje, dukuje bo ɗo mari bote ha ɓiɗɗo adamajo bo dukuje ɗo mari saman, dukkuje ɗo mari leggal ɗo ɓenda ha leggal woɓɓe fere bo itta ufa se to ɓendi nde ɓe naftira, ɗomari saman ɗo mari bote ha jamu ɓi adamajo.

Silin pop ɗon waɗe te ndar hore sudu, nda mari paune e design e nonne fere-fere danejum enanta green, fankawa ha chaka majun nden bo wodi hite ɗo feɗi ha ɓandu pop man ha dow.

Nyiɓalo ofteya ko gidan Sama hawa go'o. Dammugal ɓalewa ha less be hite ha dou, non ha dou manbo wodi hite ha baranda. Nonbo woodi windoji ha Sera e hite guda tati ha less.

Sare ɗum obstia hawa go'o ɗum ɓe wiyata gidan sama, sare nde, nde mari nonne fere-fere, den bo hedi gayan ɗo ha les wodi fulawa ɗo tiggi, den windoji ɗiɗi ɗum glas, ha dou wodi dagali en jamga ɓe waɗi ɓe tari be dammuɗe glas guda ɗiɗi ha wakere go'o, hedi les ɗo bo wodi dammugal nastugo, ha dou man wodi windo enanta jungo nyamo wodi windo.

Ɗo koli on guda ɗiɗi haa ɗum sa'i wakkati ɗumɓe vi'ete bayometrik. Haa a yaha watata kolima, ko honduma ngam waɗa kapcorin maaɗa ko bo be yimɓe kanjum waɗete ɗo.

Nyebbam wujugo, ɗum gold. Nyebbam ji fere-fere e nonne maaji fere-fere, nyebbam bo ɗo jongitiri goɗɗom fere e ɗo tokki ɗo tokki laral, no nonne laral goɗɗo, bee irin nyebbam ɗum o wujata nyebbam wujugo, nyebbam ɗo vo’ina laral ɓandu.

Hosere ko bo tapare mari lawol ɗum wa’ititta be kosɗe ha wa'utugo dou hosere man wodi ɗum hude tariha ɗum yiɓa ha dou wodi lawol kolta ha les man sera hosere man wodi mayo ko ilago ndiyan manga enan ta gene ha sera.

Leppol wi’ete tutawol lesdi fere, ɗo nder lesɗe duniyaru haa nonne majum ɗo mari bulu haa do be danejum nden tokki didiwol boɗewol nden danejum nden bulu haa les nden ɓo ɗo mari kode yelo kode fere-fere haton ko heutini kode guda jewetati haa ɓandu maajum.

Geraɗe sa'aɗum ha nder tek awe be nanta stewu e'kusel. Tek awe ɗo nonde light-ash. Geraɗe ni hunde on ɗum ummatore naftirta hedi nyamande. Wato sa’aɗum ɗo nyama, fere bo nyama koda defaɗum.

Alluha andinore do windi triple M barbers. ɓe nanta ha sera idrisiya. Be motawa ha les gidan-sama ko upstairs hawa didi. Non goɗɗo ha sera e' mo dilla.

Ɓiɗɗo debbo e mo husiti ɓaawo, mo ɗo moori morɗi e nanta nonne gaasa man be kala. Nden bo morɗi ɗin ɗi juɗɗi ha mo ɓeddi gaasa wortiri ɓaawo se wari wakke tarti ha yeso mako. O ɗo mari oldi ha dande mako, ɗo ɓorni e riigawol ha ɓandu maako.

Daande debbo be oldi. Mo ɗo haɓɓi oldi ha daande mako. Nden nda alama rigawol o'ɓorni kanjum fu be faune. Oldi ndi ndi ɗo nonni silva kolo.

Jungo Ɓeɗɗo Ɗeɓɓo. Ɓorni Kare Ɓoɗeje, Da Kalagaje Ɗiɗi Ha Jungo Mako Woɗi Jawe Ha Jungo Mako Jungo Go Jungo Nano.

Hotowal ɓiɗɗo debbo mo dari ɓorni bornugar riga ɗum bulawus ɗon pink ha kolo majum jungo bo mari paune ha chaka rigawol man enanta jungo mako nano ɗo jogi jungo riga majum bo be agogo ha jungo mako.

Korom je e jodi tari wodi senta tebur ve glas ha chaka man non bo teburji goddi do hasera, wodi hotoji do takki ha bongoru hoto biddo debbore.

Siling marɗum dezign e faune ɗum, nden ɓo ɗo mari penti danejum, wadama ɓe pop godɗum fere waɗa e katako ngam wo’inki sudu hedi nder sudu majum.

Julurde ɗum babal on ɗum ummatore julbe ya hata ngam dewal, julurde nde nɗe ɗo windi masallacin mohammad dangote be bindi boko be nanta arabiya ɗo mari dammugal ɗo maɓɓi woɗi windoji woɗi paune ha dou majum be nonne girin nden bo ɗo tari mahol yasi man be jamɗe ha dou mahol mai.

Himɓe ummatoore ɗuuɗɓe be jooɗi, haa babal moftorde feere. Neɗɗo gooto e mo jogi ɗereeji, mo ɗo tiimande, junngo maako nano jogi ɗereeji, junngo nyaamo bo, mo ɗo jogi lenguru maako.

Ɗo ɗum tattaase keccum ɗum ɓe naftirta haa nyamndu, ɗum waɓɓe feere bi'ata girin peepe, tattaase man ɓurna pat ɗo naftire on haa maaroori, to defi maaroori ɗum ɓe bi’ata waayit rays ɓe he`a seɗɗa-seɗɗa, ko bo ɓe biya ɓe naftira e salak konanndi banni.

Startim kunga on ɗum ɓe naftirte ngam larugo ta tashaji goɗi fere, ɗam ledi yasi e nder sare, startime ɗo mari carti ha sera, ɗo naftire hitte lantarki wata ha carti ngam lara tv be majum.

Ɓiɗɗo debbo bacco e mo jooɗi dow korowal .Korowal ngal ɓalewal ɓorni kare juɗɗum e booro. Juuɗe maako ɗo haa yeeso maako ,o taɓi galangal nden bo junngo nano wondi be jawe. Non bo o suddi gelewol ɓaleewol haa junngo gooto ,o ɗo yoofi haa leddi, o husitiri juuɗe nano maako.

Ɓiɗɗo debbo su''i pawda ɗo wuja haa yeeso maako ngam fawne .Rowɓe ɗo naftira be hottollo ɗo be dollofyel, ngam fawna yeeso maɓɓe be pawda. Junngo maako, junngo nyaamo mo jogiri haa peɗeli maako woodi lalle.

Tumatur guda jui ɗo yewotiri jungo goɗɗo ɗo kombi leda tumatur man, tumatur hunde on & um marɗum saman ha ɓiɗɗo adamajo ɓeɗo naftira rewɓe ɗo naftira ngam defugo kobo hako be majum hedi gaɗa tobo wodi tumatu man goɗɗum ha dou tebur.

Ɓiddo baccel debbo e mo senndi hoore maako geɓe tati, yeɓre gote o moori o hawti o baali ba tekkere. Non ɗiɗabre man fu o waati "ribon" o haɓɓi ɗum ragare heedi hoɓɓudu bo, mo moori mo sakkini ɗum heedi ɓaawo mo ɓorni toggoore daneejo.

Kare kutini tedi makaniki, supainaji goɗɗi fere-fere, ɗum naftirte haɓɓa ko fista jamdi, ko bol, ko noti, ko hunde fere goɗɗum be majum ɓe naftirta.

Ɗo ɗum halagaare. Woɓɓe feere wiyata fergere. Halagaare kanjum ɓe waatata haa juuɗe, haa nder kooli nƴamo ko nano. Haa chaka kooli ɗin kala hoɲdu fu a foti a waata halagaare, amma ɓurna pat watata halagaare haa babaru, sai ni ko lutti. Nden bo ɗum kuje paune.

Alluha an dinore ko tal laɗumindi abbeb hybrid fet ɗum sorata nyamdu dabbaji he ko nandi banni ha dou lawol allu’aji goɗɗi ɗo ɓawo majim daneji do ha sera lawol.

Leggal fulawa dumdo wi’ata pam tirido mari saman nden bo wobbe do naftira ɗo labi woɓɓe bo ha ci’e nder ko yasi sare o ɗo chaka lawol ha dow labi didi nanal e nyamal yaha be e wartugo leɗɗe fulawa ɗo awi hacchaka nda motaji dido dilla hedi wakkere jungo nyamo lawol dillugo

Rigawol ɓiɗɗo debbo, ɓeɗo ɓorni roba lauru ngam talla, nden bo woodi paɗe kosɗe ferefere nonne fere-fere ɗum coggu ɗo sili ha sera majum je coggu.

Pulet nyaamugo nyamdu, ɗo mari nonne fere-fere, non ɗo pulet ɗum gilas, ɗo vi'ete tanngaran kanjum woni ɗo, haa ɓe waatata nyamdu, ko ɓe toɓɓata, ko ɓe eesata, ko ɓe nokkata, naa nyamdu tan, be goɗɗum feere, ngam ɓii aadamajo naftira.

Gude fere-fere nonde maje fere fere ɗo sili jeri ha babal soggu non do ɓi Adamajo marɗo haje wara supta ko yiɗi soda. Nda goɗɗo bo'en metalewol mako de mo tombi gude en.

Alluha andinore vie te ga sinbod ha siralawol den bo alluha ka do hosi nonne hotoji fere-fere do windi windi sori beauti pallo ha andinta irin kude e sbb t alluhar do go larini de bodega ko bo’unki wandu fake reu’e.

Sayi dereke'en fijanno jogi junngo haa kosɗe maɓɓe, junngo nyaamo, joga kosngal nano, ko nano joga kosngal nyaamo, ɗum hawsa'en wiyata lannga. Ɓurna fejirle ɗe, waɗaama haa hakkunde dereke’en jemma, non bo ndaa nyiɓaalo dum timminaaka haa sera maɓɓe. Woɓɓe feere ɗo jooɗi laara, irin no figirjeeji dogginte.

Nyebbe ha nder lare mun, nyebbe ɗen kecce woɓɓe ɗo naftira bannin ha taita fata wata ha marori, woɓɓe bo se to acci yorni to yori den ɓoka ko ɓolta.

Ɗo motawa injiniya ɗum ɓe hutirta nda injiniya man ɗo dari mota man bo mota manga jutka, alama holli mota irin hosata motaji goɗɗi ko bo marga antena ɗum wa’ata wada hunde fere ha dau, da himbe huwoɓe mota man e borni refilekshon jaket limse ɗumɓe viyata be hifinere mardum roba.

Surungal ɓiɗɗo debbo mo ɓorni kare bana nonde boɗeje -boɗeje e'nanta mo suddi gele boɗewol be nanta owati oldi haa daande mako. Oldi ndi, ndi ɗo mari jawe moɗum be halagare ha jungo mako ɗum nyamo, oɗo takki lalle oyowi kosugal gotal dow gotal ofellindiri juɗe.

Gol hotowal yniwa ɓalewa non bo ha ga dari alama hoto on hosa ma bana hunduko mayo ko ndiyam nda daudi maga ha nder diyam majum.

Lemu lammudum, dumbe wiyata lemun sami, do mari bote ha bandu bi'aadamajo, woɓbe do naftira hedi wakkere soggu, wobbe bo do awa leggal gal ngam suuno haje mabbe. Lemuhon ko hewti guda 12 ha der robayel ngel.

Koromje haa paalo, ko siitin rum, ko bo wetirrum. Koromje ɗen ɗe ɗo mari nonne fere, korowal ga’en ɗum wansiita, gaɗa to tirisiita, be pilooji haa ɓanndu man. Nden bo woodi labule goɗɗum ɗo waafi, goɗɗum ɗo jippiti haato, enanta woodi darduma haa caka.

Miita hunde on ɗum huwoɓe elctricha'en naftirta ko injiniya'en, goɗɗe naftirta be majum mita ɗon boɗejum ɗum boggol gotel boɗejum gote ɓalejum ɗo jodi ha do kapet wato kapet leda haɓe naftirta ngam heftuko koɓe mari haje.

Kwaliwa hunde ɗum roɓe naftirta ha salun, to ɓe yahi lotugo koe maɓɓe, ɓawo loti koe maɓɓe ɓe hosa kunganga nga watama ha hite nɗe fufina ɓe ha hore ngam fufa hendu yorna gasa majum.

Ɗo ɗum inji ɗum ɓe naftirta ngam pampugo ndiyam biyata inji dam. Je ɓe watta ngam fooɗa ndiyam. Inji ɗi ɗi ni ɗo naftire be nanta batir ha foɗiki ndiyam yarugo ha tanki.

Dammugal danejum ɗon be window ha sera majum be glass wodi jamɗe taari ha sera. Dammugal ngal wodi tiles ha les. Non bo les majum wodi alama window ha les.

Ɗow mahol gol ɗool vindi ɗiɗi iɗol lemu. Nɗa ɗumbo Be o. Be nanta vinɗii inɗe lemu e turankore oranj. To nɗa oranj do ɗiɗi ɗ o is fo oranj ha dammugal nasugu suɗu jangirɗe ko sare jengirɗe mai. ha les leɗɗi mai bo nɗa ngene kecce.

Oldi ɗum ɓe naftirta ha paune roɓe, roɓe ɗo naftira be oldi ngam fauna, oldi ɗin ɗo mari nonne fere-fere, oldi nini on ash kolo, mili kolo ha nonne majum.

Jariida, koobo wiyate niwuspeepa, ɗum hoosi hooto aardiiɓe leydi najeerya ɓoyma`en, ko nanndi janaral Abdusalam, janaral Babangida, be nanta Buhaari, Obasanjo, nden bo ɗo winndi wi'a ol furawdas seys Ibb of pas militiri ruulas.

Derekejo sukajo do dari borni kare nyawe nyawe do muki hondu be sarla wa ramuka habawo mahol o penti danewol o do lara hedi fere ni.

Kum hunde on, ɗum ɓiɗɗo aadamajo naftirte, ngam safutugo gaasa, woɓɓe feere naftira ngam safutugo bakkude, ko saaje. Kumji fere-fere nonne maaji guda joyi, ɗo jooɗi haa dow fulawa, non bo ndaa fulawa goɗɗum feere, haa sera man.

Nyiɓalo opstia ɗum hawa goo, nyibalo ɗo ni ɗo tarni be katako, ha sayi lamar kuɗe man timminaka, non bo ha les wodi goɗɗo ha serato nyibalo man ɗo mari windoji e dammuɗe majum.

Lantan hander kwalimaju. Lantan hude on dum naftirte ngam hite jayri urna kwaliji lantanji hadoni do wagi inantatoci ngam jairi. Lantan goɗɗum fere dwada chaji goɗɗum bo naftira be batir ngam laran jairi jemmato ho hite ho sama sai kunna naftira.

O ɗo o ɗo dari o ɗo jogi hedfon maabo yafis. hedfon ɗo naftire haa lenngi ko rediyo ko be feere ,ngam nanngo ko mari haaje kanko tan naa seeto goɗɗum feere nani ko sukki woɓɓe feere nofru.

Ɓiddo debbo e mo dilla ɓorni riga be sket, o ɗo vaki gele ha ndade, mo haɓɓi wato mo hifni hifinere sera mako wodi mahol, benanta tayis nnne dd danejum danejum benanta nunne koloman alejum be dammugal

Njamnga ɗum waɗugo eksasais ngam sankutuggo ii'am, ha ɓiɗɗo Adamaajo naftirta to kunni njamnga ngaa tokka doggugo amma e mo dari babal go'o, ha sa’i wakkati fotteni mo fu, o nani he’i. Non bo, njamnga ngaa nga ɗo ɓedde doggudu man, ɗo uste.

Gude fere-fere ɗum reɓe holtota emaji be soggu, nonne maji fere fere ɗi ɗo jeri ha babal soggu ko bobal sorugo ha medo yata subta ɗum bernde mum yidi ngam naftira haddo ko suro bandu mum.

Saa'i nyiɓanno koo wo’inanno ɓanndu mahol bee pii'oopi waɗaa pawne haa ɓanndu mahol man, a warata waata a takka tiivi koo sila kuujeeji goɗɗi feere. Wakkati kuuɗe man timminaaka kataakowa kuuɗe man nga dari ha sera sa’i timminaama to a wari waɗi penti a wi'an tammataaɗun awi'an lallay a heptataa ɗume on ɗume.

Ɓiɗɗo debbo, e mo moori morɗi fauwni, haa o ɓeddi gaasa goɗɗum, gaasa man ɗo safiti, amma ɗum vaali heedi ɓaawo, nden bo o moori morɗiɗin ɗiɗi ɗo jimbiti heedi dow balbe maako, ɗum ko hoosi daga tiinde maako warugo caka hoore bo, o ɗo hawti vaali ɗum bana haa o haɓɓiɗi haa caaka hoore.

Ɓikkon fukaraɓe Sappo e goo ɓe ɗo jodi ha der sudu jangirde viete class woɓɓe maɓɓe ɗo jogi ɗereji woɓɓe bo jogai dembo hakkilo maɓɓe do mallumjo dembo ha mahol ɓawo maɓɓe da alluha vindugo viete bolakbod.

Dammugalwa gilas ɗo maɓɓiti, sayi nastugo babal nyamugo ha koromje boɗeje, boɗeje, ɗo hebbini haton. non bo teburji yumsenta tebur ɗo joɗi ha caka koromje nden babal nyamugo man ɗo mari paune fere-fere ha nder majum.

Babal nyamugo. Koromje ɗo jeri, taari tebur, ɗum wiyata senta tebur. Nden bo hite ɗo huɓɓi, ɗo haski ko toi. Koromje ɗen ni ɗi ɗo taari babal nyamugo man, dainin tebur. Ha goɗɗo warata jooɗa nyaama. Woodi bindi ɗum vindi "gosto" ha ɓandu mahol.

Saddere ɗo tiggi haa fe’i leggal waali. Saddere huunde on ɗum marɗum saman haa fe’ooɓe leɗɗe koo soffititta leggal ngam ɓii aadamaajo naftira nden boo nda geene haako ha sera saddere man e leggal man.

Lemu lammuɗum ɗo haɓɓi haa der leda feere-feere ɗo joɗi. Lemu lammuɗum nii ɗo naftire, woɓbe ɗo ɓiɗɗa haa der ndiyam shayi maɓɓe ɓe yara, woɓɓe bo ɗo mura ɗum banni, amma dudai, nden bo ɗo mari saman ha ɓii aadamajo.

Tapi ko Sallaya ko Darduma kanjum ɗo be’iti ɗo wafi wafugo ɗo mari paune ha caka majum ɓurna pat ɗo naftira wakkati julugo en be’ita jula ha dow majum dowo ɗo mari paune cakaman do mari toɓɓe toɓɓe danejun ha chaka man nonde maibo ɓalejum ɗo mari paune ha ɓandu Tapi man ko Darduma mani.

Koromje ɗo tari ha palowa ma pindiwa, non bo wodi senta tabur ha caka, ha gaɗa to wodi standin esy ɗum fewnata ɗo dari ha sera korwal gotal gam nonne majum ɗum ɓalejum.

Junngo goɗɗo ɗo jogi oldi, oldi ɗum hunde rowɓe naftirta haa falata haa daande, ngam pawne. Rowɓe feere to yiiwi fawni, ɗo feɗa oldi haa daande maɓɓe, sahi oldi feere, nonne gootel be nanta yeri maɓɓe.

"Injiiniyaarin tuls" e tuurankoore kare kuutinirɗe ɗum "injiniya" naftirta, woodi "pilaaya, hamma, sukul driver, star. Ba "filat pilaaya" ɗo mari junngo ɗum neɗɗo jogata ngam ko wari haɓɓugo huunde ko bana hiite lantarki taa ɗe difa mo ko nandi banni nden bo ɗo mari kudduɗe babal woodi "kota" wodi babal haɓɓugo jey ko laarani irin domandudtu

Motawaga nonne maga bulu e tura kore. Taya ma ga gota heɗi bawo ɗo vangi. Non nga mari eriya ha dow maga. Mota nga ɗo naftire ngam aduɗi kare. laruki ga ɗo mari bawo. e kuɗe fere koɗɗu. motaga gaɗo mari fowil lope, diyam, korkaye, jarenɗi, wakkatigo darnatanga.

Debbo e mo joɗi dou lawol mo ɓamti leimaru mako ngam ɗaudi, nange ɗu ɗani mo e ye mo fila mo kare filu mako ha yeeso mako, ha sera mako woddi debbo fere kanko ma mo suddi himar ɗanejum mo ɗo suddi lemaru mako ngam ɗaudi, woɓɓe bo ha gaɗa buhuji ɗin e ɗo tari ɓeɗo doggina lamar maɓɓe.

Haɗo bo koromje on ɗo tari nonde koromje fere-fere, wodi korowal ɓalewal, wodi boɗewal, wodi leddi leddi ha ɗum tari, babal nyamugo enanta tebur ha chaka ɗum ɓe wiyata senta tebur kanjum bo nonde kilas.

Ɗo fulawa on ɗo awi aure kesum, ɗo tarni den bo ha sare bana sare man ɓeɗo nyibama kesum nden bo pentaka, fulawa hunde on boɗɗum ɗum faune ɗum faunata sare, duɗɓe ɗo naftira be muɗum ngam paune.

Ɗaldal latugo bol. wobe ɗo ɗari heɗi yasi lara latobe bol man ha ɗer. Ɗeɗɗo goto mo borni jesuwol yelo salla bulu. Ɗamu'e mo leɗɗi, goto ha ɓawo mako o borni limse balejum. Non bo nda woɓbe ha yeso mako to. Nda gol kippa ɗo dari ha hunde ɗo mako wato pos.

Ɗo surungal sudu on ɗum ɓe viyata sitinrum ko palo je verle jananɓe. Nda koromje ɗo tari, non bo nda paune labule ɗo haɓɓi, ɗo vo’ini sudu man no yiɗe, no jamanu yadete.

Mota ji hilux hilux deneje dari, mota hilux ni motawal company toyota non bo motaga ga do naftire gam hubugo haje gam adugo kare yahugo goddun fere non lope, diyam, gasde, sa’igo darnata nga.

Gaadal fulawa, woodi gaade feere ɗum fulawa on, ko bo fulawa nonne maaji feere ɗum gaade, ɗo aawe haa les mahol. Nonnon bo ndaa geene, ko haako ɗo taari gaadal ngal.

Ɗo leeso oun, leeso boh ɗon mari bote haa ɓiɗɗo Aadamajo, Ɓiɗɗo Aadamajo ɗon naftira bee leeso ngam waala siwtina yonki mum, Ɗuɗɓe ɗon naftira bee leeso ngam tonkutungo ngeendam maɓɓe.

"Motawa" ga ɓodewa ga ɗo dilla ha dow lawol ga ɗo dasa gonga fere motawa man holli kanga kam ga yadata hoɗe maga seni ga joltora e'mota gonga da tayaji didi hedigayen ɗo.

Jungo goɗɗo ɗo jogi cin cin sa’e, ko bons, ha nder leda den bo hunde nyamugo ummatore ɗo nyama, ɗo naftira be majun ngam fartugo belo, yeso mako nda lama jamdi jamga danejum ɗun goɗɗo jogata jippa upstair.

Injiwa mota, bonet mota ďo mabbiti, inji mā nga dou man ďo windi v-six. Kala burna mōtāji fu inji māji ďo yeso mota man ha nder bonet, nden bo nda wepa dum woggata glas guda didi ďo wāli.

Tattase fere-fere ha do leggal muɗum ɗo feɗi gotel boɗejum gotel bo yelo ha ɗemngal turankore, goɗɗum fere bo keccuum wato keccum ha ɓandu tattase man ha dou leggal muɗum, tattase hunde on ɗum rewɓe naftirta sa'i defugo.

Hootowal biɗɗo debbo nden boo yeeso maako maɓɓaama haa mo moori morɗi ɓeddi gaasa morɗi ɗin ɗi juɗɗi hoosi goɗɗum feere daga sera ɗo waafi haa balbe maako juuɗe nyamo goɗɗum boo ɗo weɗi junngo nano nden boo ɗum caka hoore boo ɗo waafi ɗo balawal maako ɓorni kare boɗeejum.

Gertogal gulangel ɗo we'iti ha nder plat ɓe nanta spageti ko taliya. Gertogal gulangel ni ɗum ummatore ɗuɗɓe ɗo naftira ko lari ni nyamande suni to wuli soda yakka ko wula ngam yakka, sai ni ɓiɓɓe Adama goɗɗe fere yakkata kusel Gertogal ma sam.

Himɓe ɗo pucci sa'i fijirle le pucci. Moɗo ɗo puccu mo jogi sauru ɗum ɓe fiyirta bol pucchi nda woɓɓe fere ha dou pucchi maɓɓe ɓawo puccu du mod neɗɗo fere mo dari be toggo re danejum salla balewa bol pucchi ni ɗo nder fijirle boldum ande ha duniyaru.

"Koofihon" ɗiɗi ɗo jooɗi haa dow "teebur". Koofi gootel daneejum nden bo nder man ɗo mari pentiwol boɗejum. Non gootel bo ɗo mari pawne haa nder man bo ɗo "buluu" tuurankoore, ɗum mari pawne man ɗo mari kuuje haa nder. Woodi "sukuldireeva, pilaat beenanta staa" e goɗɗum feere. Non daneejum ɗo fuu ɗo mari kuujeeji haa nder bananta bayro marɗum "ink" koo "tempo".

Rewɓe feere-feere ɓe ɓorni kare daneeje, e gude ɓaleeje. Goɗɗe bo gude ɗen, be paune boɗejum. Nden bo, ɓe rondi tummude be nanta ko kuroori ko goɗɗum feere. Ko bo, ɓe rondi agidi, maa bo daro e tummude.

Ardiɗo ledi najeriya alhaji asuwaju ahmad bola tinibu o ɗo joɗi ha do korwal lamu mako e lepol najeriya ha sera mako e lepol jam'ia wa mako hedi sera mako non dogarijo mako ema do dari, luttuɓe bo ɗo dari tari ha sai ɓe dogginta lamar fere goɗɗum hati tare wakkatire man.

Rediyo ɗum hunde on naftirte ha heɗutuggo kubaruji ko bo heɗutuggo taskaramji goɗɗi fere. Rediyo ɗo mari saman ha ɓiɗɗo Adamajo ɗum sobirawo geuta.

Nda motaji ɗiɗi ha les nda goɗɗo fere be keke mako oɗo sala nda nibalo gidan sama hawa ɗiɗi be alluhaji kala ko wani nder ko ofisji ko shagoji goɗɗi fere ko sorata nda alama majum ɗo takki ha dammuɗe ko windon ko ha sera shagoji man.

Tutawol ko levol lesdi wori nder lesɗe duniya, ɗo mari ɗiɗi jungo nano ɗon woni grin, benanta nyamo ɗon ɗanejum. Dembo lewru e kode ɗo chaka nonde ɗen ɗiɗi den bo ɗo kala boɗejum.

fulawa(flower) hunde on marɗum saman ha ɓe naftirta ha wo’ungo sare. flawa goddo fere ɗum roba, goɗɗum bo ɗum asli flawa ɗum yarnata ndiyam gam mauna. fulawa nga domari faune ko bo do mari pindi bodejum.

Ɗo korwal danewal ɗum ɓe viyata plastic chaya danejum, korwal ɗo ɗo naftire on ha ɓiɗɗo adama joɗata ngam siuto, ko janga, ko hunde fere ngam haje muɗum, ngam doggina gendan muɗum e majum ɓurna pat ɗo soda irin koromje den ngam lamar, ko jaɓa haya ko siga ha sare.

Ɗeɓbo bacco mo jodi yowotiri kosgal gotal do gotal, e mo fauni mo do borni kare dumbe bi'ata girin e ɗengal turankore agogô e jungo nano o wai ha noppi mako non bo wodi oldi ha danɗe mako, gasa mako mo wo’ini mo tarni hedi bawo mo wati fauni jambaki e goddumbe bi'ata hadogyeram.

Fulawa hunɗe on ɗum vo’inta sare ,fulawaji ɗinɗi mari nonne fere-fere goɗɗi hako majima ɗo pinna goɗɗi ɓo pinnata, leggal fulawa gal ga dari ha nɗer sare ha ɗauɗi leɗɗe goɗɗi ɗo suɗɗi.

Kukon kon wiyate jaɓɓe suka ɓurna pat ɗo heɓe ha ladde bana ladde taraba hedi sardauna lokal gammen gembu, ha zaitiji heɓa ta ɗi, den bo ɗo lammi, goɗɗum fere ɗo voji, goɗɗum fere bo ɗo laɓi ɗo wiye jaɓɓe suka ha leddi sub tata.

Pensil, e boroji, enanta kabon pepe, bepin benanta maka ɗum hunde ɗum ɓe naftirta ha didugo ko waɗugo drowin, ko zane, no woɓɓe wiyata nonne ɗum fere-fere ha ɗo ni.

Sondu ha dow ɓoggol, ɓoggol hiite lantarki, irin ɓoggi ɗii ni ɓurna pat ɓe ɗo wi'ya ɗum ɓoggi ɗum dasata hiite hotlaain, ko taati tiri ke-vii-e, sondu dari dow ɓoggol man.

Kare ɗo sili, be hannga haa babal sorrugo kare, haa waato caago, nden bo, kare den ɗi ɗo nonne feere-feere, ɗum limse worɓe e rewɓe.

Do dum bikkon viyete goyabe ko goiva. Goiva ni do mari saman ton ledde on dum bi adamajo mari haje naftire ngam nyame der bo goyabe do sendi didi goddum danejum nder man fere bo bodejum fere do lammi fere lammai dadum be leggal mum be hakomu denbo ha nder flet gote ta’adum fecchiti hasera goddum bo ta’aka.

Palel urɗi. oruɗi febo biuti. Urɗini hunɗe on ɗum marɗum saman be aɗamajo naftirta fufata ha banɗu. Susa ngam ura. ɗo jodi ha ɗow hunɗe fere bana darɗumani. Ɗon kala yelo palel mai bo balewol be hore manɗo ɗag burau.

Inji fokoneza, fokoneza enaftira be injiwa nga ngam waatugo hendu ha tayaji. Ko waɗugo paci konandi banni. Jamdee injiji godɗi ɗo mofta hendu ha ndir Silindaɗo koda yebbam wala naftiran hendu woni nder. Godɗumbo moftata hendu ha ndiler Silinda man.

Butaji ɗiɗi di dollugo cha’i butaru woru famardu ɓaleru woru boɗɗum boɗejum be didi didi wodi kofiji glas ɗiɗi kanji fu e be sha’i ha nder maji ngam njaram.

Pen ko bairoji ɗiɗo rufi ha dow tebur, bairoji ɗin ɗi fere-fere, none maji fere fere, ɗon goɗɗi fere bo dereji ɗiɗo sankiti, wodi garaji, ɓe naftirta ha nyotol ko nyogol kanjufu ɗo sera.

Kula hunde on ɗum ɓe watata ndiyam ko nyamdu ko hunde fere njaram, ɗo joga gulɗum. Kulaaji ɗinɗi ɗo naftire babal sorugo nyamdu, ko sorugo ndiyam ko goɗɗum fere. Nonne maji ɗon ash kolo be wato burown light burown be maɓɓode dak burown.

Nyebbam wujugo ɗum dof, dof ni nyebbam on ɗum ɓe ɓurna roɓɓe naftirta, den bo ɗo mari sabulu, nyebbam ɗam wodi lochon, wodi kau, nyebbam ɗam ni ɗam mari piyagol piya, ha nyebbam ɗam.

Neɗɗo emo wati oldi fere goldin ha dande mako e borni kare ɓalejum kala goɗɗo fu be irin oldi ndi mo watata goɗɗum oldi dii do taari dande mako tan, goɗɗum bo oldi ɗi ndi ɗo jilta ha ɓernde mako.

Juulurde babal on ɗum ummaatoore julɓe moftata, ngam dewal jawmiraawo, nden bo juulurde nde ɓaawo nde wo’inaama, ɗo takki winndi masallaacin muhammadu dangote, be binndi booko, ɗon bo binndi muhammadiiya arabiya , ɗo winndi masjidu muhammadu dangote, nda windooji ɗiɗi haa les man, nda laspiika haa dow ngam yottungo sawto.

Bindirɗi ɗo wiyete ɓiro ko pen ɗi ɗo ha nder leda ɗo sili wato ɗo takki maɓɓi taka ha nonne fere-fere ɗo windi eva fetball point pen.

Ledde furut fere-fere kunandi lemu fiya je nyamuriyen benanta abaluma e luttudum noɗɗe frut fere-fere hader plate dum fumajum hunde nyamuga on dum ɓiɓɓe adama en nyamata.

Kuusel hunde nƴaamugo on marɗum saman marɗum boote ha ɓii adamajo, nden bo ha titare wakkatire nde ndaa i'al ha nder kuusel ngel, e nanta leemu lammuɗum be tattase kecchum tingeje, e kuuje kaute-kaute.

Defte feere-feere, e nonne maaji feere -feere; defte ngam jangugo ngam annda hunde goɗɗum. Defte ɗen woodi defte feere boɗeeje, ɗum vinndi sitireetegit man waato sitireetegit magnes, ɗon bo goɗɗum feere bo ɗo vinndi din ofman, haa ɓanndu maaji feere feere.

Ndes saare dammugal paalo man ɗo maɓɓiti. Saare nde, nde ɗo mari nonne aac kolo be daneejum, winndo ɗo sera, nden bo ɗo mari pilaaji guda tati ɗo jeeri, diga les haa dow.

plate ɗo mari nonde fere-fere, don bo manga e pamaru, plate wa nga ni ɗon nder leda ɗo sili, nden bo nonde man don bana navy bulu light navy bulu, nda plate goɗɗum ha sera danejum.

Boro reube be kare paunugo hader, burna rewbe do hosaya boro mabbe ha be watata kare paune banata fauda dumbe wujata hayeso benata yebbam fofla kuja hayeso goddum fere a lara kuje dddide be paune paune bana finari ko nandi banni.

Saare nyiɓanɗe be nonde mare saare nden de mari penti danere ha dou mare dakin ɗo mari penti ashkolo ɗen ɓo nde waɗama dizain fere fere wodi windoji ha bandu saare majum fedi ga'en veranda be sera dammugal ha chaka ɓenanta gilasis.

Piopi ha ɗow hore suɗu, ɗe mari ɗisain, be hite ha ɓanɗu piopi man. Ɗo kunni, ɗen ɓo nonne piopi man, ko ɓo kalamajum ɗum ɗanejum.

Yadi shada, yadi kesum shadda ɗum ummatore ɗo naftire ngam surugal, pensil ɗo wali ha dou yadi man, den bo kala man ɗo laiht bulu e turan kore.

Rowɓe ɗiɗo ɗo ɓorni ɓornugal iri go’o ɓe ɗo dari wamarde wamarde ɗum aadi maɓɓe ɗiɗo ɗo joɗi haɓɓi gude boɗeje ɗo fiyana be bauɗi be mbaggu ha jungo maɓɓe ɓe ɗo fiya non rowɓe ben ɓe ɗo mori morɗi maɓɓe ɗum aadi maɓɓe, bo ɓe ɗo wati oldi ha dande, ɓe ɗo wati pauni ha morɗi, ɓe ɗo jogi leppol fere danewal.

Alluha andinore ɗum wiete sinbod, ɗo windi e bindi boɗejum wiete niw fild, e nanta ha sera to bo woodi keke-napepji ɗo dilla, ɓawo ndiyam yende toɓi helti, ɗi ɗo dilla, nden boo nda dabbaaji goɗɗi ɗi ɗo dura ha sera, wato na'i, woɓɓe fere ɗo nder keke woɓɓe fere bo ɗo dow mashin, woɓɓe ɗo nder moota.

Blanda e dengal turan kore, blanda ni hunde namugo ko dirɓugo ɗum jamanu je nafturta be hitte lantarki. Ha watata kare nyamande ngam hauta hitte lantarki to kunni sai dirɓa ni, ko nama ni, sa’e bana marɗa haje ha nder koi ɗum nder wakkatiyl seɗɗa.

Ɗo ɗum olde, oldi bo kuje paune roɓe on nden bo ɓeɗo wata oldi ha daande ngam paune, nonbo woɓɓe fere ɗo naftira be majum ha kosɗe sakkoma ɓiɓɓe roɓe jamanu, ɗo oldi ha kosɗe ɓiɗɗo debbo.

Leeso, hunde on ɗum marɗum saman ha ɓiɗɗo Aadamaajo, leeso ngoo maapindiwo, hoore leeso man towi, ɗo juuti, ɗo mari fawne ha ɓe ɗon tai-tai-ti, waɗi ɗi boks-boks e tuurankoore. Non gaɗa maajum woodi jamɗe ɗo taarni babal fulaawa ɓe vi'ata waɗi fensin babal fulaawa, leeso ngon ngo danewo.

Motaji dii ɗo lawol dilla, ha sera bo wodi alluha andinore ɗo ha dou benanta leɗɗe e stretlide ha sera lawol won.

Alluha talla koo andinoore biyataa bilbot, ɗo windi gudnes, hoosi hooto Maagi sitaa ha ɓandu alluha ka. Den bo kaɗa alluha man woodi nyiɓaalo ofsiteya hawaaji enanta leɗɗe ko fulawa ha les man.

Tishu ɗo jeri fere-fere ɗum ɓe wiyata toilet paper, ɗon nonde majum fere-fere ha nder leidajin ɗo jeri ha supermarket ko lumu babal sorugo. Ɗi ɗo naftire ha wostugo hunde dakki ɗum goɗɗum fere, woɓbe yittinara damba, woɓɓe ɓo nittira dakki ɗum hunde fere.

Jamɗɗe tankiji ɗum sakugo ndiyam ɗum ɓe wi'ata filta ɗum watta filtarin ndiyam sae sare fiwugo ndiyam watta ndiyam bana’anta fiyo wata ko botul wata, den bo nda wodi tankiwa ɓalewa ɗum roba kan jumbo ha dou tankiji guda ɗiɗi do be pipji gam sakugo ndiam.

Kare ɗo sili, ɗo looti koo boo ɗo woggi, koo ɗo paasi, ɗo sili nonne feere-feere. Nden babal soggu koo boo babal woggugo limse, nden woodi fanka ha dow silin ko pi'o'pi enanta yaasi yi'ete njairi ɗo kunni.

Dereke`en ɗo ɓorni kare nonne boo, salla ɓaleeji, rigaaji diidi-diidi, goɗɗum feere ɗo sankita jokke waɗugo eksaay, ɓe nanngi kosɗe bana waɗooɓe fijorde feere wiyete lannga.

Ɗo ɗum oldi on, oldi pawne haa rowɓe naftirta wakkata haa daande maɓɓe ngam pawne. A fawna irin pawne fere fere, woɓɓe feere bo, ɗum aadi maɓɓe on ma, ko laarini irin oldi ɗo.

Jaawle tati ɗo hawti babal go'o. Jaawngal ni ɗum ndabbawa on marɗum saman, haa woɓɓe ɗo fila jaawle haa soora, waɓɓe feere boo ɗo dura jaawle ngam hirsa nyama koo boo ngam huuɓugo haaji maɓɓe goɗɗum.

Jungo ɓiɗɗo debbo mo ɗo haɓɓi agogo, jungo ngo bo jungo nano. Agogo hunde on ɗum naftirte ngam laruki wakkati non bo wodi jawe ko jamɗe fere bana jawe ha jungo ɓiɗɗo debbo ɗo.

Ayon hunɗe on ɗum ɓiɓbe adama'en naftirta ha pasugo kare. Woɓɓe ɗo naftira be ayonji fere-fere goɗɗo ayon naftirta be ulbe goɗɗe koe hite lantarki. Ayon do inɗe madum pilips ɗenbo ɗo naftira e hite lantarki. Ɗomari bote ha bi’aɗamajo masen.

Ɗo ɓiɗɗo debbo, turni hoore, o ɗo ɓorni kare ɗum ɓe wiyete les, les mai pawne, den bo nda bana o holla gaasa maako. Morɗi ɗi o mori hoosi diga tinde yahugo hoɓɓudu morɗi ɗin ɗo wali, non bo hedi sera-sera bo o lori o moriɗi o jimbitini ɗi.

Limse ɓornugal ɓiɗdo debbo be paune ha ɓandu majum hunduko les wafi daga balbe ha dirti les, kare ɗoni roɓɓe on naftirte ngam paune.

Kuwakuwa be laare maajum, kuwakuwaji ɗo jooɗi ammaa gootel sennditaama ɗiɗi. Ɓe ɗo naftira kuwakuwa, ɗo nder nonne furut, ndiyam maajum hunde on marɗum bote, haa ɓanndu ɓii aadamajo, non kuwakuwa man bo, ɓe ɗo ƴakka.

Ɓukkon taton ɗo joɗi ha yonde sare ɓe ɗo fija, goto ɗo joɗi ɗiɗo ɗo dari, nda dammugal sare e getwal ɓalewa non bo wodi mota ha der sare man hedi der.

Fanka ko standin fan ɗum hautata e boggol hite. Ɓoggol fanka man ɗo jimbiti heɗi ɓawo ha ɓe falata ngam hokka hendu. Asgol fanka ɗo bote man gam hokkugo hendu ha ɓi adamajo kunnata ngam yara hendu.

Ɗo saayi wattam huuwugo silin, ɗum ɓe wi'ete POP. Nda huuwoobe man ɗiɗo, ɓawo ɓe fi katako yahugo reeta sudu man, ko palo man, ko reta bongoru man. Ɓe wa’i ngam darnde maɓɓe jokka yotta haa handi ɓe waɗa. Nda dammugal suudu hatto, nda hedi too bo, lawol dammuɗe cuɗi woni.

Laawol buwagol manngol waɗe, ɗum wi'ete fulay oova, ngonngol dow ngonngol, laawol ngonngol nasti les, ngonngol waafi dow maagol, be nonne fere fere haa ɓanndu mahol man, ɗo winndi be nanta mari fawne.

Ɗa ɗammuɗe ɗiɗi ha mawal go ɗammugal aranɗe holli ɓana ɗammugal sare ɗiɗaɓre ɓo ɓana shago. nen ɓo ɗa woɗi leggal heɗi ton ɗa alama lise leggal man do jimɓita jimɓita ni ɗemɓo ɗa ɓlokwa ɓana lamɓatu ha faranɗa man.

Ɓiɗɗo debbo e mo jooɗi ɓari korowal, nden boo mo morɗi gaasa maako ɓeddi gaasa no gaasa nonne ɗiɗi ha woni gaasa ɓalejum beenanta ɗon leddi-leddi. Ɗon ɓiɗɗo ɗoo mo ɓorni limse nonne fere-fere.

akwatiji didi gote do gote nonne maji pink, non ha serabo wodi akwatii fere nonne boro akwati man bana borodi woni, maudi gote do gote akwatini do naftire ha watugo kare kobe fere to bangal soda akwatiji gam hautugo kare bangal.

Getwa sare ɓalewa non nonne ged ɗo ɗum irin yerɓa yerɓa, dammugal sare man ɗo takki ha get majum, dem bo ɗo mari dakin ha dou hore get man, be wurdere ɗum ndiyam tokkoto wurtugo ha gaɗa get man ɗo wodi ovahectan ɓalewa.

Hukuumaajo hakkilinoowo dow faddugo hasaru haa dow laabi, ɗum wi'etee rot safiti koo boo Federal safety ko, e mo jooɗi dow korowal, mo doggina kuuɗe haa dow computa, e mo jogi goɗɗum feere haa junngo maako, non e agogo ɗo haɓɓi haa junngo ngon.

Ɓiɗɗo debbo, e mo ɗo dilla, nden bo mo ɓorni bornugal ɗum mari sitaayel nden junngo riga may ɗo ɓedditi gootel haa dow balawal, gootel bo les balawal, nden bo o ɗo kare ɓornungal ngal bo ɓiddi mo, ɗum ɓe watta lamar, ɗum wi'ata faacon paaret, ko biwti kontent e tuurankoore.

Ɓiɗɗo debbo ɗo ɓorni suurungal juungol, ɗo mari pawne kalaa-kalaa, fere-fere, o ɗo jogi, tamdi juuɗe maako haa dow juuɗe nano maako ɗo mari halagaare, o ɗo wakki gelewol haa daande maako. Ndaa teebur haa sera, e nanta geene haa ɓaawo maako.

Himɓe joynayo ɓe ɗo babal latugo bol ha ɓe sankititta iyam maɓɓe. Nayo nder maɓɓe ɗo ɓorni kare kala Tutawol leddi Nijeria joyo bo ɗo ɓorni kala jesiwol gorngol nda alama kosungal goto ha ɓawo himɓe nayo ɓorni be kala Tutawol leddi Nijeria nden bo nda ci’e mahi nyiɓali ɗo tari babal mai.

Mahol bongoru dum sudu wiyete palo ko citinrrum, bongoru ndu du wo’inama wadama dezign e demgal turankore habe didi be wurtini habandu bongoru man wodi babal tibi e luttudi goddi silugo hunde fere-fere, non ha sillin man wodi pop be bogi didi hi lantarki.

Nyebbam vasilin, nyebbam on marɗum saman ha biɗɗo adamajo, ha tomo wuji, wo'inta ɓandu non bo usta furɗego, ko ɓo majinna goɗɗo to wuji nyeɓɓam furɗata ɗo mari saman masin ha neddo.

Junngo goɗɗo ɗo jogi oldi ,haa hoondu maako gotel woodi halagaare silva kolo. Oldi ndi bo ndi goldin kolo, oldi man ɗo mari pawne. Rowɓe naftirta be oldi ,woodi mawndi, woodi famardi. Ndi ndi famardi woɓɓe feere ɗo feɗa tan haa daande banni.

Ɗo hoore debbo on, ɗo mori. Morɗi ɗo ɓurna pat ɗo ƴona ɗum kalaba. Ha o mori nonɗe morɗi man. Gaasa ɓalejum kurum, non bo gaasa man ɗo jimbiti.

Kala sare fu to nastate sei be dammugal. Dammugal ɗo mari saman ha sare. Ɗo ɗum get irin yerɓa-yerɓa. Ɗo mari paune ha ɓandu maajum. Nden bo ɓaawo dammugal get man, sera mum ɗo mari flawa njutka. Ha nasta nder sare man osteya hawa go'o. Nda windo e leggal jungo nano, nden bo nda glas hedi caka saare man dou baranda.

Saarewa upstair, hawa go'o, hadow mai woodi gilas windo, haa les mai ɗoh, ndenbo nda babal ɗum wo'inama bee diyam ngam nastugo yiiwa, ɗum ɓewi'ata siwimin pul haa nder saare, ha sera mai wodi nonnde filawaji feere feere.

Jungo goddo jogi nyebbam wujugo ha hunduko burna, pat rowbe naftirta be nyebbam dam, dam wuja ha hunduko ta hunduko pusa ko yora gam sayi pewal burna kuldude himbe do yora.

Ɗo lantan, lantan ɗo naftira ha nafturgo jemma to hite wala ngam huɓɓa lantan heban jayri ngam waɗa ko handi waɗego, lantan goɗɗi fere ɗo naftira be cajiji hite lantarki, goɗɗum fere bo beɗo naftira ɗum be batir.

In hela. hunɗee ɗum marɓe nyau asma naftirta. To sayi nyaugo ummini. Se to ɓe wati waɗi in helin, wato ɓe nyo'a ha nɗer kunɗuɓe maɓɓe. Sina non ɗum woɗi illah. Woɓɓe fere foti soya yonki mum.

Sa'e dereke’en dogginarta fijirde ɗum ɓe sankititta iyam ha babal lattugo bol, nden bo babal man ɗo huri ɗo tarni be fens ha ɓe lattata bol bo irin bol di ɗim fere-fere. Nden latoɓe bol man ma fere-fere ngam woɓɓe ɗo hedi yasi, woɓɓe do hedi nder.

Darakeen ɗido ɓe do dari ɓe borni jesi irin go, goto dammudo, goto juddo. jesi man ha balbe man boɗeejum yahugo juuɗe caka jesi man baleejum be salla ɓaleeje gooto sok boɗeejum goto bo na baleejum.

Get wa Sare, Get wa ngan nga ɓalewa. nden bo Get man na yerɓa yerɓa. Get man ɗum Mabɓti ha wokkere Nyamo e Nano. Dammugal man ɗo ha ɓandu Get man, dou get man ɗo mari Dakin nden bo Mahol mai waɗaka Pilasta, wodi ilagol ndiyam ha les Get man.

Ɗo ɗum dou sudu goɗɗo on ha nder ta ha nder sudu nda fanka ɗo mari beɗi guda nay, nonbo nda yitte ɗo kunni alama man bo na ɗum sili on ɗum pop nda yitte nda alama labule ji ha sera sudu man.

Leggal be fulaawa ɗo aawi haa nder leeda mum. Leɗɗe ɗen ɓe ɗo saawi, ɓe sorata ni. Be to goɗɗo soodi yaha asbina haa der ledda muɗum. Ɓe yarnata ɗum ndiyam asbinan, say seeka leeda man heɓa ki yaaja.

Ɗo kuje sigugo paɗe ha woɓɓe fere naftirta ngam sila paɗe maɓɓe ngam ta wonna ɓurna pat marɓe yake ko marɓe dalila ɗo heɓa ɗo majindeta haseji maɓɓe ngam laruki pade ɗen e sankitawi.

Ɗo dereken ɗo fija ha wakkati latugo bol ha ɓe dimbata bandu watta exercise ɓe jogi kosgal be jungo nyamal jogi kosgal nanal wato ɓeɗo wada exercise woɓɓe fere viyata langa ko nandi bannin sankita jokke bako fuɗɗa latugo bol.

Njamga opuna ɗum ɓe maɓɓititta leemuji koloba bana kok, fanta sprait, goɗɗum fere. Amma opuna nga, nga ƴaawi, ɗum ɓoima. Na mo kala bo andi be jonde manga.

Haako gala ganji ko kabije ɓawo tebtama ha nder roba nda alama juɗe goɗɗo. Haako ko koɗo mari nafu ha bandu ɓi Adamajo. Goɗɗum dollan tan ndiyam man yara ɗo mari nafu ha njamu goɗɗo goɗɗum bo ɗo waɗa dambu no hausa'en vi'ata fere bo ɗo defa ko bannin ɓe nyama ko be biriji.

Paɗe kamvas nonde maaje les boɗejum, nder boɗejum, yaasi man bo ɗum danejum be nanta toɓɓe-toɓɓe. Paɗe ni kamvas ɗo naftire paɗe ɓorne on ɗum woɓɓe naftirta haa surugal to ɓorni kare paɗa paɗe ɗe kambas.

Nyiɓalo gidan sama ofstai hawa nai, nyiɓalo ɗon ɗo nyiɓe timminaka ko bo timmidi hewtidinaka himɓɓe nastayi ngam waɗaka penti, kerol plasta tan den bo katakoji ɗi fiyi ngam kuɗe ɗen, ɗo ɓanɗu sare nde mari dammuɗe be windoji.

Banoje e'saddere ɗum kila'en wo'inta haa ɓe fiyata ngam ummatore naftira ko larini soppugo, ko fe'ugo, ko bo remugo, ko wasugo hunde, ko babal fere.

Lesso e paune muɗum ɗum nonne leso man bo ɗon bula ko bulu, e demgal turan kore, lesso man ɗo mari paune ɗo hauti be ndiyam danejum, nda kosɗe leso man be hore lesso non bo nda wordrop ɗum lesso majum ɗo dari, ɓe driasmiro ha sera, nda wa himɓɓe ɗiɗo hedi wakkere jungo nyamo, goto ɗo turi goto ɗo joɗi.

Cuɗi lope, ɗo huri ɓe titiji, ko ɓo ɓe gene. Ɗum woɓɓe wi'ata cuɗi gene. Ɓurna fu ɗo ɗo heɓe ha kauye, ko laɓɓaje. Ha ɓiɓɓe aɗamaen nastata wura, yeɗa ha nɗer majum. Ɗaiɗai sa'i no gurɗam maɓɓe woni. Non ɓikkol leɗɗe, ko ɓo leɗɗe ɗo tari ɓe heɗi sera.

Lawol ko buwagal mangol wo’ina ma timmitinama keso, gol ɗo wuri tari jilli, motawa gonga ɗo sira lawol ngol, nden bo leddi ɓoderi ha sira hadow hosere. Ko hosere ɗo ha gaɗa to.

Dammuɗe tati, dammugal chaaka ɗum dammugal kwano'on mahol loope. Dammugal gootal mabo woodi varanda ha dou, haa dammugal man ndenbo nedɗo feere emoo waalii haadou baranda man nda liisal haako, lisal leggal ngongal ha titare babal man.

Agwagwa gotel der dabbaji Sholli ɗi men mari. Agwagwani ɗo rima ɓikkon ɗudɗum ɓe ɗo Naftira be majum ha Nyamande wobɓe dura ngam fila, Wobɓe dura ngam Ekka kusel .wobɓe bo ɗo dura tan banni ngam yakkata kusel man. Nden bo Agwagwa ɗo bura yeɗugo be Ndiyam.

Jaɓɓe ha dou leggal muɗum, Jabbeni hunde on ɓiɗdo adama naftirta ngam harnuko gari ko goɗɗum fere jaɓɓe ɗo mari bote ɗo mari saman haɓi adamajo, Jabbe to ɓoltama umura ha hunduko nana ɗo lammi.

Dukkuje ha dou leggal muɗum. Dukkuje ɗum ɓikkon leggal ɗum nder nonne frut dum ɓibɓe Adama naftirta, mari botte, musamman ha ɓandu ɓi adamajo. Dukkuje ɗe ɗe woɗɗe, ɓendunɗe, vojuɗe, woɗɗe bo, ɗo fuɗɗi ɓendugo, goɗɗum fere bo keccum ɓendai.

Ɓikkol leɗɗe ɗum leemu Tanjirin, bee nanta Apple haa sera, apple nii ɗum huunde on kol ledde ɗum ɓiɓɓe Aadama naftirta, leemu Tanjirin, leemu kon kon belkon naa bana luttuɗi leemuji bee nanta Appleji, goɗɗi haa sera, ɗum woni nonne girin.

Deftere janngugo nde tariha, enanta mari hootoji himɓe tato, ɗiɗo ɗo dari. Gooto e mo jooɗi ,deftere nde nde ɗo winndi Islam Autoritarianism an onda development winda nde Amet Kuru.

Ɗo ɗum kebul maabo waya ɗum ɓe naftirta ha komputa, ɗo mari kunduɗe ɗiɗi gotel fala ha Rauta nden gotel man bo fale ha komputa ngam hokka komputa man intanet ɗum ɓe naftirta ko larini Hausa en viyata Ranar gizo gizo.

Pop ɗum paune on ɗum ɓe watta ha dou sudu hedi nder sudu, nden bo dou darnde siling woɓɓe fere waɗa pop e katako, woɓɓe fere bo waɗa asmol pop, ɗo mare paune fere-fere e yite hedi nder man, ɗon bo ha gayen ɗo nda blo yitte ha dou pop man guda juego, nden bo ɗo man ha nder palo ha nder sare.

Ɗo nda bokitiwa ɗo jooɗi be ndiyam ha nder, nda bo electrik kuuka ɗo dari kanjumbo, nden bo ha dow maajum nda wooma, electrik kuuka hunde on nde ɓe naftirta be hiite lantarki ko gas ngam defugo nyamdu. Ko woni dow maajum boona ɗo bo kanjum bo wooma, ngam wulnugo hunde nyaamande.

Ɗo surungal biɗɗo debbo, o ɗo ɓorni kare enanta nonnde boɗeje boɗeje, ɓeɗo suddi gele nonnde boɗeje boɗeje, nda o takki diidi lalle ha junngo mako, o haɓɓi agogo o wati halagare non bo nda jawe.

Ɗo dum Urdi inde majum mufaddal, Urdi hunde on marɗum bote ha banɗu ɓi adamajo duɓɓe ɗo yidi nafturgo gam urega, non bo Mofaddal dum urdi arab'en be wi'ata arabian pefum ɓe ɗemgal turankore, Urdi ɗin da gote ha ɗer kwali majum, daɗobo dari ha nɗer fadu man.

Silin do ɗo mari design ko paune ɗum waɗama ngam paune ha sudu nden bo ɗoman ɗo wiye pop ha sudu ngam wo’ina sudu bo waddata gulɗum.

Katafiila, nga ɗon nonne maaga yelo, nga ɗo naftire ha wakkere huwugo laawol, e taaya maaga taaya njamdi. Katafiilaaji ni ɗi hunde mootaaji cembiɗɗi ɗi hutirte hedi wakere wo’unki lawol ko nyiɓɓungo chi'e ko hunde fere.

Ɗo ɗum kalanda on. Kalanda ɗo naftire ngam limngal lebbi, e nyalaade. Ɓurna pat kalanda ɗo wara be limal ngal arande lewru, haa yawugo ragare lewru. Non bo haa nder lebbi sappo e ɗiɗi.

Babal nyamande ɗum ɓe wi'ata restoran. Je turankore kala restoran fu be irin faune muɗum ɗo koron je ɗo tari benanta tebur ha chaka, neɗɗo fere a modari ha moɗo haɓa wurtugo nda gilas yite yite faune fere-fere.

Jungo ɓiɗɗo debbo jungo nano ɗo jogi oldi be yarimu oldi dindi mari dezign non bo nonne dezign man bana dum yari man kolo man don goldin kolo jungo debbo man bo ha hondu mako goru do mari halagare.

Derejidebo ha pabawal mare do mari hoto pirowal, be bana daudi goddowebo jogi boro do windi livin jerttamak bayin e bank in afrika.

Frich hunde nafturgo on e hite lantarki, biɗɗo adamajo ɗo naftira be frich ngam watugo hunde, diyam e luttuɗum kuje nyamande e goɗɗum, ngam heɓa pewol fewna tawonna. Firijji guda tati ɗiɗi hedi yasi, gotel ha nder holli dammugal ɗo maɓɓiti, nda firij ko woni ha nder.

De goɗɗo emo dilla seera lawol, mo joogi ledawa bakko didi, mo ɓorni toggore danejum be salla ɓaleejum. Sera mako woodi ilagol ndiyam, nden bo motawa ngonga enga saala la taya maga ɗo wangi.

Korowal ɗo joodi bee nanta filooji guda sappo e ɗiɗi ɗo bari ha dow korowal man nden boo woodi center tebur ɗum waɗaama bee huunde, korowal man ɗo joodi haa caka man haa ɓaawo korowal man woodi huunde feere taki ha bonngooru paleju non yite do haa bawo man hedi gaɗa to ha ɓandu bonngooru

Dereken ɗo latta bol bana miyin bol ɗum hunde on marɗum saman ha dereken, e hoɓefere marfita ngam sanktuggo iyam maɓɓe, eɗo ma non eɗo lata bol mamɓe sankita iyam maɓɓe.

Wad rob hude on ɗum marɗum saman ɗum ɓe fiyata be katako, ɓe rasata ha sudu ngam siligo kare, ko resugo kare, wad rob goɗɗi fere ɗo warda be lese maji, wod rob bo ɗo mari nonne fere fere, wod rob ɗo ni ɗo mari nonne ɗiɗi ha bandu majum, wodi ash kolo, wodi bo ɗum ɓe fiyata liht ash ɓe nanta dammuɗe ɗiɗi hedi nyamo be nano.

Mota roka tangul taya sappo e' didi, do dari ha doni. Nden bo nda da derke'en do dilla yaha warta e' nanta da jaamu amalanke do wada filu mudum kanko fu odo dari. Mota wa ngani mota on je hosata kare, nyamande, e' kare goddum fere ngam jahangal.

Surungal ɓiɗɗo debbo mo ɓorni kare juɗɗum mari nonne fere-fere. Debbo mo tadi gele ha kesi, non bo jungo mako nyamu e mo jogi gelewol ngongol. jungo nano bo e mo do vakki boro

Ɗareken ɗo jogi kosɗe mabbe waɗa fijirle ɗun wi'ete langa. Goɗɗo lara neɗɗ mo jogi kosgal nanal mako benanta jungo nyamo, ko jungo nyamo jonga jogo kosɗe nanal ha watta fijirle. mo be yarbi do’i juɗe ɗen ɗe feti fu mo do’i.

Lamar pijurley ɗum dondonu, woɓɓe wiyata gargajiya ɗo dogge ha ɗuɗ ɓe ɗo ɓorni ɓornugal kare gargajiya ɗo wama, debbo e gorko mo ɓorni kare maɓɓe debbo mo ga’en mo ɓorni kare boɗe, je gorko ɗo bo kare on grin wi’ete e da luttuɓe ummatore ɗo sewa.

nyiɓalow fuɗɗa temminaka kata kwano do fi be takatakodo tarni nyiɓalo go derman wodi containa nden bo nyiɓalo go opsteya hawa go 'o e blokman tan wala penti wala kodumi

Leso hunde ɗum marɗum nafu kobo woɓɓe vi'ata tikko leso ɗo mari bote leso go go mari paune nonde maga ɗon ash kolo ɗo fauni hore leso man doffaji fahin ta fahin wodi enlajment ko hotoji guda ɗiɗi ha dow majum ɗo takki ha bongoru.

Kwali pik millk ko gongomji pik milik. Pik milik ni madara on ɗum nagge amma ɗum taskitama ato jillama be nanta godɗɗum fere nden madara pik milik goɗɗo foti yara ko bo wata ha sha’i ngam yara ɗum ɗo mari saman ha biɗɗo adamajo.

Electric kuoka, hunde dum be naftirta ko lareni defugo nyamdu, ko wulnugo ndiyam.do mari bona hado hore majum, dum mabbe be glas do, denbo nonne majum balejum, denbo sa igo do naftira be gas silinda gambe waddugo wayaman hauta be doman ha naftirta be gas.

Salat ɗo aawi haa leddi, salat ɗum huunde bi'aadama naftirta haa nyamande, ɓe ɗo aawa on to sa'i fuɗi ɓe ta’a, ɓe he''a ngam ummaatoore nyaama ko yakka ɗo hawta bee nyamndu goɗɗum fere bo ɗo yakka salat bannin.

Hôre biɗɗo debbo, ɗo mÔri morɗi ŋder jùɗe. Morɗi ɗiɗi ɗo heutini guda jeɗiɗi, ŋden bo mo ɓorni kare ɓalêje bo joɗi dow korwal ɗum vi'ete kusins

Yeri ha nder jungo godɗo, yeri makko makko ɗum rewɓe naftirta, irin yerihon kon ɗo wiwe fashon wodi yarihon godɗum fere bo petel petel, rewɓe ɗudɓe ɗo naftira yeri, nden boo sakko ma to ɓe yiwi ɓe fauni sei ɓe feda yeri.

Tutawol ko lepal lesdi wori nder e lesde africa wodi wafi wafugo, wodi green wodi bodejum, be nanta kode yelo ha chakaman wodi bo bawo bodejum bo wodi yelo ha sera fahin.

Fulaawa ni ɗo mari nonne fere-fere, goɗɗum fere haako haako ,goɗɗum leɗɗe, goɗɗum gaadal. Ɗoni woni gaadal fulaawa ,to aawi ɗo wurta ba gaade fere-fere.

Basket koo konndo, ɓurna pat ɗo mofta kare haa nder sakko maa kare nyorooɗe, goɗɗum bo ɗo naftira basket koo konndo haa silugo kare ɓikkon, basket ɗi'i ɗo mari nonnde ɗiɗi, woodi ash kolo bee nanta goɗɗum milk kolo, laayt pink haa ɓaawo.

Ɓikkon ɗo Sankita Iyam Mabɓe, ha Babal Sankutugo Iyam, Ɓikkon kon ko Heuti ɓe Njeɗiɗo ha ɓe ɗo Waɗa ko ɗo Wiyata Eksasayis Eɗemngal Turankore, Eksasayisni ɗum Marɗum Saman ha Ɓidɗo Adamajo.

Vaygoje tati do wali, vaygore ni hunde won ɗum marɗum saman ha ɓi’adamajo, dembo baygoje ɗo mari nonne, fere joɗɗum fere bo vurta bana tummude, goɗɗum fere bo vurta bana horde e ko nandi banni, dembo ɓe ɗo nyama hako baygore.

Yadi shadda bonnga ɗum vindi soni lokziri. Yadi manni shadda ɗum kare on ummatore naftirta wala debbo ea gorgo komai foti holta nden bo ɗon bairowa ha bandu yadi man gam shahu kala so di ɗo fu. Yadi hunde on ɗum bi Adama naftirta ngam koltugal gam suro.

Kala sudu ko palo fu ha dow majum wodi iram paune ɗum faunata ɗum watta silin ko pop. Non nedoni ɗo mari pop be hite hedi nder non bo wadi hunde paune ha chaka man be hite majun. ha sera bo wodi bana windo ha beglas.

Tame nyiri marori ɗo tami guda ɗiɗi ha nder leda, denbo ɗo nder plate, plate man ɗo mari paune ha nder majum ɗo mari didi asgol, do plate mai bo ɗon danejum tal.

Dammugal saare, ɗon nonde ash kolo ɗo maɓɓi. Mahol saare man blok waɗaka siminti. Non, wodi leggal hedi nder saare man. Nda lise leggal man ɗo towi

Palow manga be nanta silin pop ɗum waɗi dezign ha silin man den bo nonde danejum, bokitiwa roba penti ha do katako ɗum ɓe waɗi ngam ɓe va'a ɓe penta nonde silin man dammuɗe ɗiɗi ɗo lare ha nder palowa.

Ɗo'o ɗum kum safitirki hoore ɗum worɓe rewɓe naftirta amma ha ɗo'o nooneeji kumji man ɗo feere feere nden boo woodi pin ɗum ɓe federta gasa bee maajum ngam ndaa gaasa kum ɗum safitita gaasa rewɓe fuu haa ɗo noon neeje kumji feere-feere on.

Rake, dum be wi'ata chugaken e demgal turankore, nda dum do tiggidari ha gesa mudum, ko bo aure majum. Non bo ha gadato wodi leggal kondom dum be viyata ayaba, leggal ayaba do tiggi dari, doni do bana be viyata oca e demgal turankore, ko bo gadin, ko lambu.

Ɓiddo debbo e mo joɗi dou korwal, den bo mo mari gasa jutka mo sendi gasa ka daga ho’ɓudu mo mori gotel ɗo dirti ha ɓawo, gotel bo ɗo safiti, non bo je daga ho’ɓudu yahugo tinde bo ɗo hauti mori hedi dou.

Pali nyebbam fere-fere. Goɗɗi ɗo jooɗi ha leddi, goɗɗi bo ɗo jooɗi ha dou ha ɓandu miro, ko darugal. Pali ɗin ɓurna goɗɗi fere ɗum faune, wodi tummude ha les. Hedi wakkere jungo nyamo, wodi kindahi. Kindahi ni hunde on ɗum ɓe sanyata, ɓe wo'inta na ko toi bo keɓataɗum, be maɓɓode mum ɗo maɓɓi.

Neɗɗo sayi mo jogi makirfon mo ɗo wolwa; e jungo nyamo wodi halagare, jungo nano odo wada bayanu. Ɓorni garewol ɓe nanta daroɗe gite. Ha sa’i lamar goɗɗum fere de mo do wada bayanu.

Kare kutinirteɗe ɗe kafinta, pensul be sddere, e nanta teb, be zarto, e katako kanjum kafinta naftirte sa’i dogginirta kuɗe mako, ngam wurtungo leso koromje ko godɗum fere.

Juungo godɗo ejoogi agogo, agogo hunde'on ɗum himɓe naftirta ngam laarugo wakkati. Agogowa nga nonne maaga silva koloo. Godɗi agogoji fere ɗotakki ha less ha nder kwaalijimaji nonne fere-fere ɗum choggu.

Mota wasugo bohol, motawaga ni nonde maga yelo gaɗo naftire ha wasugo ko irtugo leddi ngam jokkugo diyam ɗum ɓe vi'ata wasugo bohol mota nga ga ɗo mari jamɗe fere-fere ga naftirte dinga wasugo wasugo ha jokka ha diyam woni ngam waɗugo bohol dum diyam jaram.

Halagare ko feggere woɓɓe viyata ha nder kwalimon. Halagare hunde on ɗum woɓɓe fere naftirta nden bo ɗum marɗum ɗo wo’ina ha faune. Woɓɓe ɓurna yiɗugo nafturgo ɗum chardi. Halagare nden nde goldin ha kolo mare.

Ɓiɗɗo debbo fere, mo moori morɗi maako, mo hoosi morɗi ɗin diga tiinde, e gaasa ka, ka jillaama e nonne fere, boɗejum-boɗejum, nde mo hauti mo vaali gaasa man ha chaka hoore, mo moori goɗɗum fere daga hoɓɓudu mo dirtini ha les.

Ngilnga mari nonde fere-fere ha bandu maji. gildi gildi ni don fere-fere. Don nonde maji fere-fere. Dido nder tagdi jawmirawo. Ngilga ga wali ha leddi ego nga wati.

Soket inde majum e turan kore, ɗo naftire ngam hitte lantarki to wati ha soket ton heɓa ta bosesel neɗɗo fala bana nda soket gotel ɗanejum ɗo ɗo mari chaja waya ɗanejum ha dou majum ha dou, nonne soket gotel ɗanejum tal, gotel ash kolo, gotel ɓalejum, gotel bo on ato yelo.

Hoore ɓiɗɗo debbo e mo mori morɗi cewɗi.E mo mofti morɗi diga tiinde wargo caka hoore man, sey diga ton gaasa man, sey ɗo sufi sankiti ,mana moraaka o ɗo safiti gaasa ,dembo waati hooto dooli ɗo takki haa dow hoore man.

Babal kaafinta'en fi'ooɓe koromje e leece e goɗɗum, koromje feere fi’aama timmidaaka ɗo huwe, nden boo woodi ɗum wi'ata senta teebur kannjum boo nda ɗum, ɗum teeburwa caka koromje ɗo jooɗi bee nanta huunde nonɗe buraawun ɗum ɓe huwiri kataakowa man.

Neɗɗo ɗebbo e mojodi ɗow leso, mo turni hore, leso ngo mari be'itte majum be-shiɗ, e nanta piloji tati. Biɗɗo ɗebbo om borni kare bana balejum. Nyeri ɗo feɗi ha nofur nyamo. Non bo morɗiɗin ɗo senɗi chaka. Hore mako ɗiɗo wafiri wakere nyamo, koɗɗun wafiri wakkere nano.

Kare kutinirɗe ɗum chebul e ɓurɗi, kare ɗen ɗe ɗo naftire wakkati buri, ɓurna pat ɗum ɓe wi'ate sanitetion, ɗum chebul, ɗon ɓurɗi ɗin, ɗum manja garaji ɗum, ɗum hautata foɗa dasa mburi hautan nokka, ko ɓofta ya rufa.

Sare wonde obstair hawa go'o nder chaka sare majum wodi intallo nɗen bo wodi ha ɓe tarni ngam flawa dammugal gotal ha les windoji ɗiɗi non bo dammugal gotal ha dou windoji ɗiɗi wodi varanda ha dou majum ɓe les fu.

Rewɓe ɗo jeri joɗi alama safuwol ha ɓe ɓorni kare nonde fere-fere. Ɓurna fu suddi himar sei de goto nder maɓɓe. Kanko bo oɗo turi waɗi ruku’u julde e' mo jula mo suddi himar kanko fu.

Cincim ko kuskus benan to na kusel ha nder piletel yel margel dezyen hat non bo. benantina koofiji glas be jog glas houti o nder tire manga joɗ ido dar duma.

Lelwa, ɗum dabbawa on ha nder dabbaaji ladde, woɓɓe fere ɗo bo sooda, ko nanga, resa ha saare ngam dura. Lelwa, ɗo ni lelli ɗiɗi wari yara ndiyam ha fomongo maayo, ko hunduko maayo.

Hotowol kalanda, haire dou tafare, ko haire dou haire. Ɗo waali ha dou matras, ko katifa. Katifawa kompaniwa nimafom. Katifawa ni ɗo naftire on ngam mbaldi.

Fulaawa ɗo aawi haa leddi. Pulawa ni hunde on ɗum paune saare, nden fulawaji ɗin ɗi ɗon fere-fere nonne maaji fere-fere. Fulawa gaaɗo mari pindi e pindi man bo fere e luttiɗi pindi goɗɗi, pindi ɗin ɗi pink.

Leso e mari paune ha hore man, nɗen bo katakowa ɗum e we’ititta katifa ko matras, ha dou leso man don ha reta leso man reta man bo wala, wodi teburwa rawun ko saikul vi'ete senta tebur ha kombi leso majum.

Nokkure ndeni alluha dum bindugo whiteboat, do dari nden bo babal goddo darata wolwako janga dol sera koromje dido bawo majum benanta teburji do chaka koromje dido tari.

Bana lepol ko tutawol ɗo mari kala guda tati yelo, bulu, boɗejum, dem bo yelo man ɗo juti bo ɗo mauni den nanta boɗejum man tokki.

Derkejo mo wurti mo vakki boro mako be rigawol mako blu fude juɗɗum sarla ɓalejum paɗe ɓalejum mo dari ha hundugo lawol bu'angal mangal ha motaji ɗo sala hedi mo dari ɗo wodi windo e dammugal mahol penti danejum ha gaɗa to ɗon ɓe penti. Nda strit lait.

Babal nyamugo nyamdu koromje ɗo tari tebur sayi nangeɗon walaɓe wari, koromje ɗen ɗe ɗo hippi do tebur man nɗen bo to fewi ɓe maɓɓita hasera koromje nde kata ko ɗo jeri kanjibo be tebur ha caka, hato bo ha nder danki wodi koromje e teburje nyamugo.

Debbo modo vakki boro yelo, mo do dari morni riga bodejum salla ɓalewa el bo gasa mako dumari nonne didi dou balejum les bodejum odo dari husitir lara kare hayesu mako wodii jamga dumbe fiyata botin ha kare nyotugo.

Gude fere-fere. Gude ɗum ɓe vi'ete turmi ha rewɓe naftirta gam holtugo surungal. Woɓɓe fere hedi fombina leddi Najeriya, Kamɓe bo ɓe ɗo naftira e gude haɓe nyotata kare ko da worbe mabɓe on.

Ɗo waya on dum naftirte ha bawo rediyo ko sidi ko tibi ko hunde bere da hore do gotel kanjum tan he’ini laruki vidiyo be nanugo wolde hore do bo do nonne tati da yalodi danejum wodi bodejum njudo bo kanjum wiyete evy.

Dammugal sare ɗo maɓɓi hado dammugal maini mahol man wodi windo, nden fahin wodi ha wunduko sare man gene ɗon wodi ilagol ndiyam e slap yel waɗama e siminti ngam goɗɗo yaɓa sala wiyete gadayal.

Dammugal saare ɗo maɓɓi, nonnde dammugal man dak maaru, ɗo mari dezaayn haa ɓanndu dammugal man, non boo haa dow mahol man woodi bulok hiite, hedi kunnugo man ɗo hedi yaasi to kunni hollata njayri haa dammugal hedi yaasi.

Inji namugo inji gani be do naftira be majum ha namugo kurori ,gauri kamu nadonama nonne kujeji fere-fere, gam nyamugo non bo injiwanga hore maga don green a to light bulu ha kolo be babbal watugo nyebban majum hedi bawo ha lestebur injiman wodi calka yelo’.

Obsteya ko gidan sama hawa ɗiɗi, gidan sama wa nga ɗo mari penti kala ɗiɗi, danejum enanta ash koolo, ha dou man ɗou windi amfanin girma pilaza. Ha lesman woodi hoto goɗɗum feere ɗo takki. Nden mashin je dari sera goɗɗo emo ɗo dou mashin ba'etenga ɗo laawol ɗo saala.

Stam kungel on naftirte ha watugo juɗe Stam ɗo nonde didi goddum ɗo wo’ina be katako wala ded. Goddum bo mardum ded doo mari deddum kala de weti fu a yirla a hora nyalomare be balɗe majum to tappama watama juɗe wata ha’ing se nyo'a ha ɗereji wata juɗe hullataedo Stam fiyama ko tappama ko waɗama.

Hootowol ɓiɗɗo debbo ɗon ɓorni kare, ɗon mari nonnde boɗeejum-bodeejum, "pink-pink" bee nanta "light green", "light green" haa ɓanndu maajum. Nden boo nyoogol ngol ɗon "fitet" haa o duhi "siket" ɗum wi'etee pataari, nden bo haa sera daage ɗo waali ɗo ve''iti bee "pilet" haa dow maajum, ndaa "alaama" leggal haa sera.

Alluha andinoore, ko ɗum talla ɗo takki ha njamdi ha ɓandu mahol. Ha ɗo windi royal habs caritabul faundeshon ha les man woodi fulawaaji, nɗen bo ha dou jamɗe man woodi waya, ɗum ɗo taari.

Piya, gotel nder bukkon leɗɗe ɗum furut mari, piya ɗo mari saman ha ɓi’ada ma, piya ɓawo majuum kolo mai girin, goɗɗum bo ɓalejuum, den bo piya ɗo sendi chaka, nda ɓinngel piya man ha nder gotel bo ɗo wali ha sera.

Leeso e ɗurowaji maga. Leso gongo ɗanewa. Nɗen bo ɗo mari paune ha hore leso mum manga. Ɗurowaji maga bo ɗurowa didi. Ɗo mari ɗurowa ha goɗgote ha banɗu majum. Nɗen nonne mahol suɗuman on pink kolo.

Nyiɓalo saare dammugal petel ha sera, non wodi dammugal jamdi ɗum wi'ate bagalapuruf kanjumbo ha ga’en be varanda hander be dammugal hander windowel petel ha sera, ga’el varandofs sare manni wodi ilagol ndiyam be buri ɗo mofti je ha hunduko ilagol ndiyam man.

Gaduru ɗo wali ha les leggal, gaduru man ɗo mari nonne danejum e ɓalejum ha ɓandu majum. Gaduji ni ɗum dabbaji on ɗi jamirawo tagi, kanji fu ɗido yeɗa ha nder ummatore wobbe naftira e maji ngam durgol wobɓe bo ɗo naftira e maji ngam nyama ko ekonandi banni.

Ɗo ɗum kare paune roɓe ɗo sili ha ndar kuje sili mum nda wodi nyebbam urdi kujeji wo'itinta pauda ngam wujugo ha yeso paune wogge wogge dide dide nda ɗiɗo ɗo jerii vaagi haton.

Sudu waletendu e mari be’itte leese ɗiɗi ,leese den hore lese man ɗo towi den boɗo mari filoji ɓaleji e borgo suddugo ha sera leso man beshit wa danewa pop ha der sudu man do sudu man be hite ɗokunni Ac ha sera.

Yeso bindo adamajo do edido e nonne fere-fere. Wodi kala pentiwol danejum kanju didi hurtini kala bakkeji ha yeso goddo. Nda yite didi, kine, hunduko e wakkude. Non bo hedi wakkere gotel wodi nofuru tinde man do penti danejum.

Ɓiɗɗo debbo emo mori morɗi nonne burowun, ɗo jimbiti ha ɓawo mako emo yari jungo mako mo jogi gasa ka hedi ɓawo, jungo nano mako wodi a gogo do haɓɓi benanta halagare, ha koli mako bo wodi kotes ɗum turankore ɓe viyata jam farce.

Boona, hunde on ɗum wulnata hunde, wato mashin wa nga to hauta e yite kunni ɗo wulna nyamande, to ayiɗi a foinita ko a wulna hunde gam nyamugo, mabbita gilaswa nga wata hunde man sai hauta e yite kunna.

Bredi ɗo taiti, bredi hunde on ɗum ɓe watta be flawa ɗon bredi ɓiɗɗo adamajo ɗo nyaama ngam yeɗa, itta velo. Hauta bredi be shayi, ko geraɗe, ko hunde fere, ɗo nyaama ɗo waɗa lekki welo masin.

Yeri ɗum hunɗe paune rewɓe ,rewɓe ɗo naftira ɓe yeri yeri ni ɗo mari nonne fere fere ,ha rewɓe naftirta be majum hedi wakkere paune, halata ha nuppi den yeri ɗo ɓo ɗo bana jawe ɗum manga manga.

Featuru nonde maaru daneejum, be ɓaleejum ɓaleejum heedi sera, nden bo woodii habbol ɗo haɓɓi haa daande faturu mai, sa'i faturu ndun ndu husitiri doo ɓamti daande maaru do e wa huunde.

Ɓiddo debbo e mo mori morɗi maako ɗum ɓe wi'ata morɗi kalaba, amma gaasaka ka njutka, ɗum ku'ere goɗɗum jokkama. Nden bo hoosi hotowol, sukki yeso mako. Gaasaka ɗo jimbiti ha balbe maako, nden bo goɗɗum ɗo jimbiti hedi ɓaawo maako.

Fridge ngaɗo maɓɓiti, nda dau man freezer on do maɓɓi. Dem fridge mai empty nder maanga. Fridge wa nga ɗo naftire ko lare ni fewnugo ndiyam, ko fewnugo hunde fere goɗɗum gam ta wonna.

Ɗo saare’on osteya wa'ugo ndaa get saare man, irin alaama get yerɓayerɓa be mahol ɗo taari saare man. Ndaa alaama bo, ba yiite a ɓanndu mahol man bo .Woodi njamɗe njamɓe haa dow mahol man dembo ndaa winndo guda ɗiɗi, marɗum gilas hedi dow saare man.

Ɗo jarkawa nga ɗo boɗewa den bo holi ko takki ha ɓandu maga wiyata jadu primion kukin oil holli jarkawa nyebbam, nyebbam biriji ɗum ummatore naftirta ngam defe defe ko sae sa’e ko nandi be majum.

Saa'i woɓbe feere waɗi nasaraaku wakkati fijirle bol kosɗe ɗum ɓe fijata, haa ɓe ɗo hokka ɓe caahu koofiiru ɗum ɓe waɗi nasaraaku ɓe nyaami. Ɓiɗɗo debbo mo waati sumattaare, mo ɗo hokka derekeejo ɗoo, mo ɓorni limsel namba sappo e go'o (11). Jagganowodo leddi kanko boo e mo tuggi haa lesdi, riigawol maako ɗo winndi NYSC.

Leddi Burundi leddi wori nder lesɗe Africa. Lesdi Burundi fada lamorde laidi man kanjun Bujumbura. Non bo Burundi do mari keri be leszi goɗɗi.

Dabbawa ɗum viyata dodonkooɗi haa dow baafe ɗo dilla nden bo, ɗo mari ɓaawo maajum, ɗo mari nonnde didi, ɗo mari luwe ɗiɗi haa kine maajum non dabbawa ka ɗo viya dodon kooɗi e turankore viyata sinel, koɓal man ɓe ɗo naftirta haa fijugo hosooru bato kooɗi.

Ɗo surungal golgal nda ɗum neɗɗo derekejol ɗo dari oɗo suri ko borni toggowol riga’e salla, be paɗe kambas benanta ɓoggol helefon, ɗum ɓe watata ha noppi ngam nanugo sautugoɗɗo ɗum fereni.

Ɗerewol windangol andinore ɗum andinta ummatore ɗum jami'awa Modibbo Adama Univasiti. Ko laarini yake wattam hosugo pukaraɓe hedi wakkere fiji jangle fere-fere, ɗum yebre senta foo distans lanin, yola an treinin. Ɗo windi admishon, admishon, admishon.

Ɗo bulutut ɗum earpis, je watata ha noppi ɗiɗi nyamal e nanal ngam nanugo sautu ko wolde ko godɗum fere e hautira e lenngi matotiral, ɓe viyata bulutut.

Flaks boɗewa, flaks hunde on ɗum ɓiɓbe adama en naftirta ha watugo ndiyam gulɗam, ko ti, ko gari, ko hunde fere goɗɗum. Ngam ɗo joga gulɗum woɓbe fa ndiyam pew ɗam watata sa’i gulɗum to ɓe wala frij ngam jogugo peu ɗam. Nda kosɗe goɗɗo bo ha sera flaks.

Kek ko sinaks hunde ɗum ɓe tamsata be fulawa, hunde nyamande ummatoore ɗuuɗɓe, ɗo naftira ɗo nyaama bo. Woɓɓe ɗo waɗa ngam filu, woɓɓe bo ɗo waɗa ngam nyaama ko suuno. Ndaa junngo debbo e mo jogi kek wowore, haa ɗo waɗi nonne, goɗɗum feere ɗo taggi ba daago, goɗɗum bo ɗo sowi waɗi ba tiray angul.

Yonde sare nde dammugal mare ɗo maɓɓiti, den bo sare man dammugal man ɗo mari ilagol ndiyam wodi slap ɗum goɗɗo yaɓata gadayel ɗum nyiɓama e siminti ngam nastugo sare, ha sera sare man to goɗɗo nasti husiran juɗe nano wodi ɓurɗe ɗum hendu nastata, wodi amalanke ɗum sorugo ndiyam jarkaje ɓaleje ha yonde sare man dari.

Ɗo kicin waya ɓurna pat einata ɗum kicin waya ko shokes woɓɓe fere ɗo naftira be majum ha kicin woɓɓe fere bo ɗo naftira ha sudu ko sito, na gam hunde fere gam resugo kare kutinirɗum bananta kare hako tattase tumatur tingere ko nandi banni.

Kicin waya silawod ɗum jamanu ɗum rewɓe naftirta ha silata kare nyamande ko kare kutinirɗe kicin, woodi kula daneejum e daneejum ha sera majum , nden bo nonde silawus ɗo haj kolo.

Tanki ndiyam ha dou ɗum ɓe wiata ovahe tang, ɗon ɗum roba ɓalewa ha wodi wayaji ɗiɗi ɗo jippi diga dou tanki man e warugo les, gotel ɗum hokkata ndiyam, gotel ɗum jippinta ndiyam, leggal nim ha sera maga.

Tuutawal ko leppowol leddi feere, haa nder leddi woori haa nder lesɗe en mari haa duuniyaaru, haa ɗo man ɗon kala girin, caka daneejum, be nanta pawne haa caka man, no we`ete loogo haa koode woni haa toɓɓe toɓe yelo guda joweego, be leggal haa nder haa les man bo ɗo mari nonnde boɗeejum.

Pampo ɗum pampugo henndu has Keele. Pampo ɗo nii ɗon waali ha dow "broken tiles". Ɓe ɗo naftira bee maajum ha to ɓe pompa henndu ha keke. Woɓɓe feere ɗo naftira bee maajum ha pampugo henndu ha maacin ko nanndi banni.

Kare ɓiɗɗo debbo ɗo feɗi ha robaji sorugo kare, ha wurtinta no kare man woni ɗum ɓe wi'ata shept. Ɗo hedi ɓawo kare man ɗo wodi ɓoggol ɗum ɓe feɗirta be nonde kare man boɗejjum rigawol jungol.

Nyebbam wujugo, ha hunduko ɗum faune rewɓe himɓe wiyata jambaaki ɗon noone fere-fere woddum fere boɗeejum koddum bo do na boɗeejum kurum e ko nandi bannin kanji jeeri haɗo je rewɓe naftirta.

Nyamɗu don vi'ete jalof rais be nanta salat ha sira be kusel ha nɗar pilet ɗanejum ba shokali. Ɗen bo nyamɗu on biɗɗo aɗama hautata jilla nyama. Ɗimbo nyamɗu ɗo mari saman habi'aɗamajo gam yeɗa.

Hotowal ɓiɗɗo ɗebbo e mo ɓorni kare jungol, nden bo kare ɗen ɗo mari hunduko les hedi juɗe man ha balbe man diga balawal mako ha dirsi, wodi hunde pawne ɗom les o ɗo haɓɓi juɗe fornidiri jungo mako.

Goɗɗo e mo dari ɓorni limse boɗeje mo jogi kesi mako, duwi salla ramuka, mo yewiti mo ɗo lara lauru fere ɓawo mako ɓiɗɗo debbo e mo dari kanko ma mo ɓorni kare daneje, mo jogi kesi mako, non ɓawo mako ɗo laɓɓi ɗiɗo bari ha ɓandu mahol wodi windo ha sera.

Kuje silugo jamɗe guɗumaji. Ɗo sili ha ɗow jamɗi. Non bo woɗi pulayaji ɗi waɗa be jungo be jamɗi. Kanji fu naɗi kompani. Ɗumbe wi'ata makera en waɗi osili ngam nafturgo.

Mase be yaji ha sera ha nder plet danewa, maseni dum nyamɗu on dum biɗɗo adamajo nyamata, dembo ɓe ɗo tamsa mase ɓe nanta nyeɓɓam biriji ,mase do heɓa asgol diga marori ko kurori butali ko kurori marori ɓe watta kullu mase ɓe tamsira be nyeɓɓam biriji.

Ɓingel gongel bacchel e'gel wali borni riga danejum be nanta ɓeduyimo pampas ko nafkin e salla dow man. Moɗo wali dow butol ɓe saɓɓanimo denbo o ɗo dow dago.

Jawe: hunde on dum roɓe naftirta ngam paune. ha robe to fauni wakkati go goddum fere bawo oldi. To wadi oldi, wati yeri, do naftire be jawe ha jungo ngam jokkitina paune mun. Nden bo, nda pade kosde gotel ha sera.

Ɗo ɗum agogo on. Ha ummatore ɗudɓe ɗo naftira be majum na ngam ko ɗume to sodi haɓɓa ha jungo nyamo malle nano ngam lara wakkati. Naftira be majum hedi laruki wakkati ngam andugo no doggindira gurdam maɓɓe.

Nda debbo ɗo e mo dari huwa ha mo wointa labule dammugal nonne labure man fere-fere wodi ɗum ɗo dari jimbiti diga dou bongoru ha yahugo les wodi goɗɗum fere bo ɗum haɓɓata gam wo’ii kanko bo mo ɓorni toggore jurgol.

Suudu baaleteendu bee leeso koo tiggo e be’itte noone leeso man ɓaleejum e becit ɗo suddi leeso ɗo"o ɗo we’iti daneejum, nda woodi goɗɗum feere ɗo we’iti kala bulu haa dow leeso man nden boo ndaa pilo, woddurob haa sera dammugal haa sera non boo tivi ɗo takki haa bonggooru bre korowal noone boɗeejum bee laabule windo haa sira.

Leggal piya e ɓiɓɓe maajum. Ɗo leggal ɓikkon piya ko piyo, ɓurna pat ɗo heɓe haa bana haa laydi najeeriya .Ɗo heɓe bana haa laydi a Sardawna ko Gembu jiwol Taraaba ko Kalaba e ko nandi banni. Lesdi marndi peewol naa haa kootoy ɓe heɓata piya. Piya ɗo mari bote ɗo nder nonne furut ,ɗon ɓiɓɓe aadama'en nyamata.

Katane zamanu naftirte gam defugo nyamdu hullnugon diyam, kobo goddum fere dum bi adamajo yeditirta e maji viyate gas kuka mabo electric kuka dumari viata bona dido da dum nyiri dadum hako, ko bo dum naftirte pat naftiran hedi hakkunde nyama enano.

Dammugal yonde sare do mabbiti, nonne night green dammugal ka do mabbiti den bo ha dou sera dammugal man wodi burde ko vurdere nden wodi blok be yite ha ton.

Ɓulumji irta ma wali ha ladde ɗun ɓe wiyata doya e dingal janande, ɓulumjini ni ɗum hunde on nde aummatore naftorta dow nyamande ngam nyama yeɗa, nden bo nda hako ha sera majum ɗon lai lai be nanta hako bulumji mai.

Boro rewɓe danejum e'nanta posayel rewɓe ɗum ɓe wi'ata hanbag, be faɗal kosgal nyamal danejum ɗum hauti ɗum ɓe wi'ata set. Ɗo joɗi ha ɗum rewɓe naftirta ɓurna fu ɗo naftira hunde set.

Hore inji namugo, hore inji namugo ɗo ɗon nonne bulu inji namugo ko dirɓugo bana ta butali, gauri, e ko nandi banni, ko bo dirɓakamu, woɓɓe ɗo naftira injiɗi ngam filu woɓɓe bo naftira ngam haje ko'e maɓɓe.

Ged saare nonne ged may ɓaleejum, ɗo mari pawne. Saarewa man opseya hawa go’o, non bo woodi winndoji guda ɗiɗi haa dow man, gootel ɗo husitiri yonnde saare, gootel bo ɗo husitiri fombina nder saare maajum. Nden woodi waya haa dow mahol man.

Katako leso wa’inama timmama bo mari katako ha chaka majum dum be we’ititta katifa dow majum wato matras, nden bo leso ngo. Ngoɗo mari nonne maga ɗum biyete balejum black, be toggore ɗum bo ɗo mari paune ha hore leso ngo hore leso juɗɗum.

Ɗo ɗum oldi on, oldi bo roɓe un naftorta oldi, gam paune. Non bo wakkatigo ɓe ɗo wata oldi fere-fere, wakkatigo bo ɗo yada be irin yeri je e fali ha noppi maɓɓe ngam paune.

Nyiɓaalo goɗɗum ɗon bana hootel, ɗo mari ofsiteya hawa go'o, haa ga’en hunnduko laawol, ɗo taari ɗon fulawaaji. Nden bo mahol man, ɗo mari jamɗe haa dow maajum be get, haa nyiɓaalo man ni, woodi eesiji haa ɓanndu bonngooru man, be nanta winndooji, woodi leggal kuwakuwa haa dow.

Derke’en jueɗiɗo ɓe ɗo dogga tara ha ɓe sankititta jokke maɓɓe, nda bo bolwa kosɗe ha sera maɓɓe ha nder babal daldal stadium babal lattugo bolha dou gene ɓe wiyata gras kapet.

Sare wonde ɗum ofstya hawago’o beyete gidan sama, ha les ɗon wodi dammugal den bo wodi tebur be korwal holli bawo man wodi windo ha to neɗdo joɗata haton ngam hakkulungo salowo, o mo nastowo ko wurtowo.

Dabbawa ɗum yedata ha nder diyam be vi'ata aayu dabbawa on ɗum yedata ha nder ndiyam ɗo mari nonne bana lingu amma na lingu dabbawa nga dowali hado intaloks ha sera ma nga bo nda gene e jamde ha sira.

Korowal benanta durowa ha sira e tebur benanta Darugal ha yeso tebur man,e wodi Paune ha ɓandu bongoru man, ɗo holli hore pucci guda ɗiɗi nyamu e nano, nonbo kujeji godɗi fere ɗo joɗi dou Teburwa man.